Zvakakosha maningi kunge unezvirwere zviyani zvakakosha maningi kuti vanhu vaende kuchipatara vaende kopuwa zvinoita kuti zvirwere vavozviyani zvisaataka antu dai mapilizi daillkubairwa majekiseni kubairwa majikiseni.

Zvakakosha maningi kuti nguva nenguva abereki atore ana awo achiendeswa kunodini, kuzvipatara achiende kunoonekwa kuti arikukure zvakanaka here apana chirwere chirikudini, chirikuenda pavana ionavo. Zvakakosha maningi ngekuti ana achakura zviyani kune zvirwere zvakawanda maningi zvinodini zvinoataka ana. Zvakakosha maningi kuti abereki aendese ana awo kuzvipatara.

Zvakakosha maningi zvekuti antu aziye kuti muzvinhu zvatinomwa zviyazvi semvura dzatinochere peshe peshe dzinenge dzakasvipa. Dzinokonzera zvirwere zvakasiyana siyana. Zvakakosha maningi kuti antu achichera mvura dzawo odzibhoilisa oisa pachoto. Dzichinge dzabhoila ochimwa mvura inenge yakachena. Zvakakosha maningi izvozvo.

Kune zvirwere zvekuti zvinotenderera saka kana zvichitenderera tenderera anhu anofanire kuenda kuzvipatara oenda kundodini oende kundopiwe mushonga yekuti zvikwirire zvirwere izvonazvo zvisabate anhu nekuti kune zvirwere zvinotenderera tenderera pasi rino antu anofanire kuende kuchipatara andopiwe mushonga adini adini adini

Minhu arwara zviyani unoenda kuchipatara aenda kuchipatara unoosangana nexviremba nemanesi kuti abatwe zvakanaka ngekuti ukarwara urikumba zviyanika zvinoitwe kuchipatara nezvinoitwe limba zvakasiyana ngekuti kuchipatara kuyani kunobatwe munhu zvakanaka.

Anthu anofane kuwanda mumantharaunda muyani anthu anofanira kuende kuzvipatara wonorapwa amweni anorapirwe mumadzimba dzawo oende kune anthu anoziye nezvezvirwere zvacho kuti usarambe wakandogare mumakanyi ngekuti munthu unofa kana akanyanya kurwara nechirwere chakanyanya maningi chinode kuonekwa nana chiremba.

Kune zvirwere zvinoita kuti antu senharaunda tiziye kuti chirwere chiriko chinoshanda zvakadai dai chinoshanda zvakadai. Antu anofana kuziya kuti umwe naumwe unofano kuita sei kuti chirwere chisamudini chisamubata ,chisamushunguridze antu anofano kuziya anofunda zvakakosha maningi.

Anhu munharaunda anofanira kufundiswa munungo nyangwe kune zvirwere zvakasiyana siyana zvinodini zvinowanikidza munyika muno. Saka anhu ngaakure achiziya kuti kune chirwere chakati anokwanisa kuziya kuti chinodziirirwa zvakadini, kuti chirwere chinechi chakadai chinodziirirwa zvakadai.

Muntaraunda mukaitika autibhureki yechirwere zviyani antu anofane kupfeka zvinhu zvinodzivirira kuti ivo pachavo asabatwe nechirwere chacho anobva achipfeka zvirozvo kuti zvirwere zvisatenderera tenderera orapwa.

Paitenge mai irikurapwa muzvipatara umu. Kuti iimejenzi ere atiziyi neshwiro yazvo kuti zvakamira sei asi vanenge vari kurapwa mai avo vakagara.

Zvakakosha maningi munharaunda kuti vanhu vafundiswe kuti kune zvirwere zvakati zvakati zvinokonzerwa ngekudini uye mungazvidzivirirwa sei. Izvi Zvakakosha maningi kuti zvirwere azvizari munharaunda, azvitapurirwani. Zvakakosha maningi kuti antu emunharaunda vazwisise

Zvikora zviyani zvakakosha maningi kuti ana akure echiziye kuti kune zvirwere zvakasiyana siyana zviri munyika munomu ende anofanira kuziya kuti tingazvidzivirira sei chirwerwe chakadai chinodzivirirwa zvakadai saka zvakakosha

Munharaunda anhu achikuraa anhu anotoichere mvura echichere mvura dzinofanire kunge dzakachena zvakakosha maningi kudzivirire zvirwere zvakaite seana zvirwere zvinobve mushane wa mvura zvinofambe mumvura anhu akashandise mvura yakasvipa anhu anorwara anofanire kushandise mvura dzakachena.

Antu akaunganidzwa kugare pashi ombokurukura nezvezvirwere kuti ana aziye kuti zvinotapurirwana sei uye ane umbowo wekuti zvinofamba

Ana echikora ari kuchere mvura mvura ino wanze nesa maningi ku nzvimbo dzakadai mvura inonaya ino chengetedzwa afana ari kufara aya kuti mvura inoyi tayi onere pano aite kufara echi nyemwerera.

Kana uchihamba munyika mumomu unosangana nemaanhu akasiyana siyana kune amweni anorwara nemusoro amweni Anenge achirwara nemadhiragisi anoita mosoro dzawo dzitenderere zvakaoosha maningi antu azive kuti anofana kuchengetedzeka asapengereke.

Kune zvipatara zvakasiyana-siyana zvokuti anhu paanorarama munyika anoda kugare pashi, ounganidzwa, otaurirwa nawo nekuti kune zvinoshusha anhu mumanyika umu kunze asi asikakwanisi kuenda kootsvaka muntu wokutaura naye.

Kana munhu arwara zviyani zvakakosha maningi kuti vanhu aende kuchipatara kune tsvimbo dzinenge dziine zviremba zvakasiyana siyana antu anokunda kurapwa zvakanaka munhu akarwara zviyani zvakakosha maningi kuti munhu aende kuchipatara kwete kuti munhu aswere arikumakanyi akaswera arikumakanyi haabatwi zvakanaka nabatwire anoitwa nemanesi kana anachiremba .

Kune nzvimbo dziyani dzinenge dzine madhokotera mazviremba nemanesi. Zvakakosha maningi kuti munhu arwara zviyani unofane kuende kunzvimbo dzkadaroko kuzvipatara izvona zvokuti anhu anokwanise kuziya kuti munhu warwara ngenyi vakanise kukurapa mune zvakanaka zvekukasira-kassira kuti munhu akwanise kudini, akwanise kurapika.

Kana munhu arwara zviyani zvakakoshe maningi kuti kana arwara unofane kuende kuno kuno kune zvipatara kzvipatara kunonge kune zvirembaa nema nemanesi kunoongorerwe kuzi kana munhu arwara zviyanika ngakubatwe zvakanaka ngokuti ukaramba uri kumakanyi zviyani chirwere chimweni chinongoramba chakakubata asi kuti ukaende kuchipatara zviyana zvinorapwe zvakanaka.

Zvakakosha maningi kuti antu anoziva kuti kana muntu arwara anokasira kuendeswa kuchipatara kwete kuti unoswera Ari kumakanyi achiwatiswa ozongonzi aate zvakanaka maningi aende kuchipatara aende kundoonekwa nemadhokoteya aonekwe nezviimba kuti akwanise kunzwa zvakanaka zvakakosha maningi izvona.

Zvakakosha maninngi kuti kana muntu arwara zviyani unofanire kuende kuchipatara aende koonekwa nezviremba, oende koonekwa ngemaNesi abatwe zvakanaka, ngekuti ukarambe wakagara mumakanyi anhu anokorere kuziya kuti chirwere chino chinorapwa sei, zvakakosha maningi kuti aende kune anhu annge akafundiwsa ngezvezvirwere okasike kubatwatwa orapwe munezvakanaka.

Zvakakosha maningi kuti muntu arwara zviyani aendese kuzvipatara kunenge kune vanhu varwara zviremba manesi anobata antu zvakanaka ngokuti manesi ndiwo anoziva kubata zvinhu zvakanaka.

Kune nzvimbo dziya dzinorapwa anhu unofana kuziya kuti nzvimbo yakati inorapwa munhu kana arwara zviyani unoenda kuchipatara kwete kuti amweni anoswera Ariumakanyi nekuti anotama kuti ndoenda kuri skaa kana arwara zviyani unoenda kuchipatara udini oendwa kundorapwa.

Zvakakosha maningi kuti munhu arwara zviyani uende payani pokuti kuzvipatara kuyani kunzvimbo dzinenge dzinemadhokotera dzinenge dzinemanesi anoongorora chirwere chako, kubhuira kuti chirwere chako chinechi chinoda kuti umwe maphirizi akati, chirwere chako chinoda kuti uite zvakati, zvakakosha maningi izvozvo.

Zvakakosha maningi kuti muntu unenge warwara zviyani unofane kuenda kuchipatara, oende kuchipatara oende koonekwa nevantu vanenge vakafunda nezvechirwere zvazvo kuti unode kuona a zviremba manesi anenge akafunda nezvezvirwere zvakasiyana siyana zvakakoshe maningi kuti muntu akaende kuchipatara zviyani unorapwe zvakanaka uyu unopiwe maphirizi ekodini ekorapwa.

Zvakakosha maningi kuti antu anenge arwara ayani aende kuzvipatara kuya kuya kunenge kune madhokodheya manesi nezviremba abatwe zvakanaka ngokuti kune zvirwere zviyani zvokuti ukange uri kumakanyi zviyani ukarwara zviyani antu anenge ari mumakanyi aakwanisi kuzvinzwisisa zvakakosha maningi kuti aende kuzvipatara zvine vantu vanozvinzwisisa zvirwere zvacho orapwe odini opora.

Zvakakosha maningi kuti anhu arwara zviya aende kuchipatara panoenda kuchipatara anobatwa zvakanaka ngekuti kunenge kune manesi kunenge kune zviremba oongororwa odini orapwa mune zvakanaka zvakakosha maningi kuti aende kuchipatara kuti muntu arwara oswera Ari kumakanyi kwake.

Muntu arwara zviyani zvakakosha maningi kuti munhu ararat zviyani unotorwa oyendeswa kuchipatara, aye despatched kuchipatara oyenda kune antu anenge achiongorora zvirwere, anombabata antu zvakanaka ngekuti muntu akaswera ari mumakhanyi zviyani nekuti muntu arwara zviyani ere, muntu abatikirwi zvakanaka sezvaanoitwa ari kumazvipatara kunzvimbo inobatwa zvakanaka nemazviremba.

Kune nzvimbo dziyani dzinenge dzine zviremba ne manesi zvakakosha maningi kuti antu arwara zviyani ayende kuma zvipatara iwonawo kuti ayende ko onekwa nge zviremba aonekwe ne manesi abatwe zvakanaka nekuti munhu akango ramba ari ku makanyi arwara zviyani pasina munhu anenge achiziya kuti chirwere chinechi chinobatwa sei munhu uno shatirwa neku rwara neku rwadziwa.

...... Zvakakosha maningi kuti munhu arwara unoende kuchipatara kwete kuti amweni ayani anoti atiendi kuchipatara voswera varimumakanyi vozvirapa kumakanyi zvakakosha maningi kuti anhu aende kuzvipatara vanoonekwe ngemadhokotera vobatwa zvakanaka nema nesi ngokuti munhu akarwara zviyana unobatwa zvakanaka nemunhu unonga echiziye chacho chaakafunde nezvacho.

Kune nzvimbo dzinorapwa antu. Zvakakosha maningi kuti muntu arwara zviyani kuenda ku kuenda kuchipatara kunorapwa antu. Kunaana zviremba nemanesi abatwa zvakanaka. Zvakakosha maningi izvozvo ngekuti muntu ukaramba uri mumakanyi kwako warwara zviyani. Zvinoda muntu unoongorora kuti warwara ngei okupa mapilizi.

Chakakosha maningi kuti kana muntu arwara zviyani unoende kuchipatara, kunenge kunezviremba nemanesi, oongororwa kuti warwara ngei, opiwe maphiritsi orapwe mune zvakanaka. Zvakakosha maningi kuti muntu akaende kune vanoziva ngezvezvirwere, unokasira kudini, kurapwa.

Zvakakosha maningi kuti muntu arwara zviyani anofanirwa kuenda kuchipatara kunyange kuti zvipatara zvacho zviripari muntu arwara zviyani anofanirwa kuenda kuzvibhedhlera kunenge kune vana zviremba nemanesi kuti abatwe zvakanaka zvasiyana nekuti muntu anorwara ari mumakanyi zviyani zvasiyana izvozvo.

Kana munhu arwara zviyani zvakakosha kuti munhu aende kuchipatara aende kuongororwa nemanesi nezviremba nekuti munhu akaswera angari mumakanyi zviyani kaaa ano zvimweni zvirwere angazozvizwisisi asi akaende kuchipatara unobatwe zvakanaka nezviremba nemanesi.

Munhu akarwara zviyani zvakakosha maningi kuti aende kuneane zviremba nokuti munhu akaramba akagare kumakanyi akarwara zvemene zvinoite kuti munhu asaibatwe zvakanaka ngekuti zvakakosha maningi kuti muntu aende kuchipatara kunenge kune zviremba zvinoziye kuti chirwere chakadai chinobatwa sei uye chingarapwa sei.

Panobarwe ana, ana anofana kubatwa kupfekedzwe mbahla dzakanaka uye anofana kubarwa muzvipatara, abarwe muzvipatara ndoo munenge mune zviremba zvinoziye kuti ana anofana kuzwai anofana kuzwai obatwe zvakanaka mwana odini opuwa mai ake zvakanaka ochengetedzeka.

Muntaraunda antu anofane kuziya kuti pane nzvimbo dzinoite zvezvipatara, dzinoite zvinobata antu zvakananka, antu anenge anepamuviri kuti abare zvakanaka anofundiswa, anozwinyi, anobatwa zvakanaka. Zvasiyana nekuti muntu arikumakanyiyo akagare pamba oite zvaanoita, zvinosiyana.

Kune nzvimbo dzekuti muntu arwara zviyani zvinofana kuita nzvimbo zvakati angu anofana kuziya kuti panzvimbo yakati panorapa antu anoita zvinhu zvakadai kuchipatara chakadai kunorapwa zviro zvakadai ngei anofana kuziya kuti kana arwara zvakadai anofana kundoraowa zvakakosha maningi.

Muntu aziye kuti panapa muiri wangu hausi kuzwe zvakanaka anofanira kuenda kunzvimbo dziyeni zvinenge zvakawungana zviremba kunenge kunezvipatara ndokunenge kuvanhu vanokwanisa kuvarapa, nzvimbo izvona zvakakosha maningi kuti munhu aziye kuti ndarwara unohamba oende iyo.

Antu anorware nemadziso anoenda kunoona vakuru vanoona nezvadziso anoshandisa chieremendi chonanaichocho chinobangidza kuti uyu madziso ake arikurwara ngekudai opiwa magirazi zvakakosha izvozvo .

Anhu anenge arwara zvakanyanyisa maningi zvokuti achakoni kuhamba anenge apinde mutsaona anopinzwa mumotokorai inonzi amburenzi inotenderwra ichitore anhu anenge arwara maningi asingachagoni kuhamba. Zvakakosha maningi kuti muntu unoche.

Kune antu atinoenda nawo muzvipatara ayani anenge asingagoni kuhamba anenge achida kumhanyiswa kuendeswa muac Saka anotorwa piswa pachiro icho chakaita chimubhedha chinohamba chine mavhiri chikapushwa chinohamba.

Kuti manesi tinge tinawo zviyani akaende kuchikora, oende koofundiswa kuti kune zvirwere zvakati zvakati , oende koofundiswa kuti kana akudzivirire chirwere chakati anenge echiziya kuti chinodzivirirwa sei, zvakakosha maningi ngekuti antu anofundiswa kuti aziye kubata antu zvakanaka, aziye kubata zvirwere zvakanaka.

Manesi nezviremba zvinoende kuchikora kwekuti zvinofundiswa kana muntu arwara unobatwa sei, chirwere chakati chinorapwa sei zvakakosha maningi kana vamumabasa zviyani anorapa antu zvakanaka uye anhu anodii, anonga achirapwe zvakanaka kuti anhu asarware peshe peshe.

Zvakakosha maningi kuti antu emunharaunda zviyani aoneke echifundiswa uratidza kufundiswa kuti zvirwere zvakati nezvakati zvinokonzerwa ngezvakati ende zvirwere zvinezvi zvinokonzera sei ende zvinokwanisa kuzvidzivirira sei muntaraunda, zvakakosha maningi kuti anhu muntaraunda aziye izvozvo.

Kusvika panguwa yaanounganidzwe afundiswe nezveutano anthu anofane kuziya anthu anenge akamira kumberi kwawo zviro zvinojeka zvinobude panze zvinoratidza kuti uyu mukuru wechakati uyu mukuru wechakati zvakakosha maningi anthu aziye panzvimbo zvinenge zveibhuyiwa.

Kunenzvimbo dzinoenda anhu anenge arwara zviyani, anthu anenge arwara zviyani, zvakakosha maningi kuti munthu einge arwara aende kuchipatara aende koonekwa ngemadhokotera, nezviremba zvinenge zviriko nemanesi obatwa zvakanaka ngekut ukabatwa zvakanaka zviremba zvinokasa kuona chirwere cheunacho chakadai wopuwa mushonga worapwa.

Muntu arwara, anenge arwara zviyana, zvakakosha maningi kuti aende kuchipatara, kwete kuswera mumakanyi, oswera akaata, unofane kuenda kuchipatara andoonekwa ndivana zviremba, oonekwa kuzwi chirwere chaanorwara chinechi chinoda maphilizi akati, opuwa maphilizi, muntu ozwa zvakanaka. Zvakakosha maningi kuti vantu vaziye kuti zvipatara zvinoite kuti antu agwinye.

Kune nzvimbo dziyani dzinenge dzine zviremba, manesi anoongorora zvirwere zvimweni zvaanorwara nazvo, zvakakosha maningi kuti munhu arwara zviyani unoenda kuchipatara ikona oonekwa, andoongororwa kuti chirwere chinechi chinoda zvakati, opuwa mapirizi akati omwa orapwa mune zvakanaka.

Zvakakosha maningi kuti munhu anenge arwara zviyani anofanira kuenda kuchipatara Kunenge kune anhu vanokwanise kuwongorora chirwere Chaanenge anacho uye vanhu vanosise chirwere chaanacho votomubhuyire Munhu wacho kuti uyu warwara nechakati ,warwara mundani, opiwe mapirisi opiwe zvinhu zvekuti anwe mapirisi zvakanaka .zvakakosha

Zvakakosha maningi kuti kana muntu arwara zviyanika aende kuchipatara andodini, aende kundorapwa muntu akaswera arimumakanyi umwu haakwanisi kubatwa zvakanaka ngekuti antu akafunda nezvechiini ngezvezvirwere izvona anenge arikuzvipatara zvaakuda maningi kuti muntu arwara zviya unoende kuchipatara ondoonekwe zvakanaka obatwa mune zvakanaka naana zviremba.

Zvakakosha maningi kuti antu anenge arwara zviyani aendeswe kuzvipatara. Muntu arwara zviyani unofanire kuenda kuzvipatara kwete kuswera muzvikati mumakanyi. Zvakakosha maningi kuti ukaenda kuzvipatara unobatwa zvakanaka chirwere chako chinge cheizikanwa vopiva maphirisi ako kuti muntu akasire kuzwa zvakanaka, uye futi kunenge kune madhokotera zviremba zvinoongorora kuti muntu uno arwara unorapwe zvakadini.

Zvakakosha maningi, kuti kana munhu arwara zviani anofana kuenda kuchipatara kunoongororwa nemanesi ,kuongororwa nezviremba, zvakakosha maningi izvona ngekuti munhu akaramba arimumakanyi pasina munhu anozwisisa chirwere munhu iyeye unofire kumakanyi .Zvakakosha kuti munhu aende kuchipatara anowonekwa kuti unorwara nechini odini orapwa.

Munhu arwara zviyani, zvakakosha maningi kuti munhu arwara ngaasagare mumakanyi. Anofanira kuende kuchipatara aende koonekwa. Nzvimbo dzinenge dzine madhokotera dziyani, dzinenge dzine manesi dziyani, anokwanisa kukubate zvakanaka uye anokubhuyira kuti warwara nechirwere chakati uye unomwa mapiritsi akadini, munhu otorapike zvakanaka. Zvakakosha maningi izvona.

Muntu arwara zviyani zvakakosha kuti vanofana kumutora vaende naye kuchipatara nekuti kuchipatara unobatwa zvakanaka ngekuti kune vanhu vanenge vakafunda nezvezvirwere zvacho uye zvipatara zvinenge zvine manesi zvinenge zvine maremba anoziya zvirwrre zvacho zvobata muntu zvakanaka.

Zvakakosha maningi zvekuti munhu kana arwara zviyani unofanirwe kuende kuchipatara kunzvimbo dziyana dzinenge dzine madhokodheya dzinenge dzine zviremba nemanesi abatwe zvakanaka nekuti munhu arwara anofanire kuende kune anhu anenge akafunda nezvezvirwere izvi kuti munhu akangosvika unozwi aah imwe mapilizi akadai zvakakosha maningi izvona.

Zvakakosha maningi kuti muntu akarwara zviyani unoende kuchipatara, antu anofane kuziye kunenge kuchirapwa antu ngekuti muntu akarwara zviyani azvidi kuti arambe akagara kanyi kwake zvide kuti aende koonekwe nezviremba kuti zviremba zvinge zvichikwanisa kuti muntu angazwe zvakanaka apuwe mapirizi.

Munhu akarwara zviyani azvikurudzirwi kuswera ariyo kumba kwakeyo nekuti munhu ukaswera uri kumba kwakoyo pasina munhu unokutaurira kuti chirwere chawarwara chinechi chinodai kudai anhu anofana kuenda kuchipatara oswera eidini achionekwa ndianachirembaa achiongororwa.

Antu anofanira kuziva kuti muntu airwara zviyane kaa aafaniri kugara ari kumakanyi kwavo anofanira kuziva nzvimbo dzekuti pachipatara paanoenda antu anenge airwara oende korapwa .Kwete kuti muntu unongoramba ari mudzimba dzake mumakanyi kwake oti andiendi kuchipatara ,chipatara chakakosha maningi kuti aende koonekwa

Zvakakosha maningi kuti muntu akazwe kurwara zviyani, unofane kuziye kuti nzvimbo yakati-yakati inoinde koobatwa zvakanaka. Hazvina kunakaba kuti antu arwara zviyani aswere ariyo kumakanyi, muntu arwara zviyani ongoti regai ndiswere mumakanyi. Zvakanaka maningi kuti anhu aende kumapatara, oende kuoonekwa nezvirwmba, obatwa zvakanaka.

Munhu unorwara zviyana unofanira kuenda kuchipatara obatwe zvakanaka nekuti ukarwara uri kanyi kwakoyo pasina munhu unenge uchikuona kuti zvofamba sei nekuti kune anhu akufunda izvi zveurwerw izvi kana warwara zviyani anhu anorwara oenda kuchipatara oonekwa nema chinyi.

Antuanenge arwara anoende kuzvipatara anofanire kuzviya kuti panzvimbo yakadai soo panorapwa antu. Zvakakosha maningi kuti panenzvimbo inorapwa antu vantu vanofanire kuziye kuti ndarwara inini ndofanira kuende kuchipatara. Chipatara chacho chiri pari unofanira kuzviya kuti chiripakati zvakakosha maningi.

Muzvipatara antu anenge arwara anofana kuhamba neanhu anenge asina kurwara anongoamirira nekuti munhu apedza kurapwa anditi unonga aisina simba rekuti akwanise kuguma kumba kanyi kwake ari ega saka unofana kuhamba neamweni anenge akamirira panharaunda ipona apo kuti ...

Anhu anenge arimunharanda anofane kuziya kuti nzvimbo yakati chipata , anofane kuziya kuti uku ndokunoenda anhu anorwara, kana munhu arwara unenge achiziya kuti nzvimbo yakati panenge pane pachipatara. Zvakakosha maningi kuti anhu aziye kuti chipatara chiripakati.

Munyika munomu mune zvakasiyana siyana. Kunekune anozi maamama nzvimbo dziyani dzinorapwa anhu ,nzvimbo dzinodini dzinoitwe zvekuti anhu anoongororwe, oongororwe zvirwere okwanise kuone chiini mishonga, achigadzire mishonga yacho.

Anhu anofane kufunda kuende muzvipatara ari airi azvihambisi kuti murwere umwe unohamba ari ega kuende kuchipatara , anhu ari airi anohambidzana kana ari mwamuna nemukadzi wake anoenda eshe , koende kozwe kuti chinyi chakamira sei ?

Zvimwe zvinhu zvakakosha maningi kuti antu aende kuzvipatara aende kunoonekwa kuti akamira sei nehutano hwawo, muntu ukazwa kurwara, ukazwa panorwadza zvakakosha maningi kuti uende kunozwa ngemuntu nachiremba kuti zvakamira sei?

Munhu arwara zviyani anofanira kuenda kuchipatara, anofanira kuenda kuchipatara. Zvasiyana nekuti warwara zviyani uri kumba kwakoyo akuna amweni anokubata zvakanaka nekuti zvinoda anhu akafunda ngezvezvirwere zvona izvo worapwa mune zvakanaka, wobairwa madhoseji acho, wobairwa zvakadini dini ngekuti iwewe uzwe zvakanaka.

Zvipatara afundi arimuzvipatara madhokotera nemanesi anobate antu zvakanaka achibata muntu zvakanaka achiratidze muntu kuti utano wako unge hwakagwinya maningi unofane kuhlamburika zvakadai, unofane kuita zvakadai.

Muntaraunda kuti antu aziye kuti panapa panenge pane chipatara kana kuti panotengeswe maphirizi anorape antu. Pane zvikwangwari zvinenge zvakaiswa mumadziro kuti anhu aziye kuti apa ndipo panotengeswa zviro zvakadai zvakakosha maningi izvozvo.

Muzvipatara mune anhu anorwara ayani kune amweni anenge arwara maningi anodini anenge achida kuonekwa nemadhokotera nguwa ngenguwa kuti chinyi kuti zvirwere zvavo zvirikupera ere, achisi kudini achisi kutapudzira amweni ere chinongoda kuti chichengetedzwe chiri muzvi.

Zvakakosha maningi kuti antu emundaraunda azive kuti muntu ange ane muwiri wakagwinya anofanire kurya zviro zvakadinii uye anofanire kurya zvakadini zvakakoshe maningi kuti antu emundaraunda afundiswe kuti anofanire kurya zvakadini anofanire kurya zvakadai dai dai kuti muwiri dzavo dzichitogwinya kuti zvirwere chaizvo chaizvo zvisabate bate antu.

Unofanirwe kuziye kuti kana muntu uine chirwere zviyani unofanire kuziye kuti chirwere chinechi chinoda kuti chiitwe zavakati nezvakati. Saka antu anofana kuziye kuti akaenda kuchipatara zviyani anofanira kuita zvaanenge abhuirwa nezviremba kuti kana wazi ite zvakati, unofana kuramba achiite zviro zvakadaro ndookuti chirwere chidini, chipere

Muzvipatara zviyani antu anoshandise zvaanoshandise zvakaite zvimapanera zvaanoshandise kurapa antu. Antu anofanire kuziye kuti kuchipatara anhu angaende muchipatara anorapwe mune zvakanaka pane kuti akarwara arimukanyi zviyani aabatwi zvakanaka nemabatirwe ari muchiini muchipatara

Kurapwa kwemuntu unorwara hazvidi uri kumba zvinode kuenda kuchipatara kune vantu vanenge vakafunda ngezve zvirwere kuti vahwisise kuti muntu arwara ngenyi. Ngekuti uri wega kumba kwakoyo, kukanyi kwakoyo zvinoda muntu anenge achiziva kuti arwara ngenyi.

Kuzvipatara kunoshandiswe zviro zvakasiyana siyana zvekurape anthu. Anhtu anorapwa kune anthu anorwarike musoro, kune anhu anorwara ngemundani kune vanorwaririke zvakasiyana siyana saka anenge ane mishonga inoshandiswa zvakasiyana siyana kuti arape anhtu.

Antu mumabasa anosangana nezviro zvakawanda wanda maningi zvinoavhiringidza kufunga kwavo mupfungwa mupfungwa amudi kuti antu avhiringidzwe maningi mumusoro mwavo nekuti musoro unotanga kutema saka antu anofana kuti zvakakosha maningi kuti antu atsvake antu ekutaura nawo oreketa nawo.

Kune zvikafu zvinokurudzirwa kuzi anhu arye, zvinokurudzirwa kuti ukarya zvinoite kuti mwiri wemunhu ugwinye, ropa reanhu rigwinye, nekuti usabatwa nezvirwere, chikafu chakaita sema?

Kune nzvimbo dziyani dzinenge dziine madhokodheya anoongorore zvirwere, anoongorore kana ngazi chaiyo chaiyo aongorore ngazi kuti chirwere ichi vangachirapa sei ,tingashandise mapiritsi api .Zvakakosha maningi ngezvekuti zvirwere zvakona zvanonasirwe mapiritsi akona ikona ikweyo.

Kunedzimwe nzvimbo dzinoendwa neanhu aya akaite zviremba anoende koongorora zvirwere anongoongorora otore kana ngazi yemunhu unenge arwara uno oende kongorora chirwere chacho aongorora chirwere chacho okwanise kudii kugadzire mapilizi kuti anhu adii arapike pachirwere chonacho.

Zviro zvakakosha maningi kuti anenge arwara ayani anotorwa ngemadhokodheya oende koongororwa kuti zvionekwe kuti chirwere ichi chingarapika sei uye tingachidzivirira sei kuti chisazobata amweni pamberi apo, zvakakosha maningi zvonazvo ngekuti pane nzvimbo dzaanoenda oongorore chirwere chacho kuti anasire mapirisi acho.

Kune nzvimbo yekuti kunenge kune anhu aya anenge achiongorore zvirwere, zvese zvirwere oti chingakwanise kurapwa sei. Uye futi ndookunogadzirwe maphiris. Maphirisi anenge ane chirwere chiyani akachiongororwa oziiswa kuti chinoshanda sei mumwiiri memunhu.

Kune nzvimbo dziyani dzekuti kunenge kune anhu ayani anoongorore anoongorore zvirwere anoongorore ropa reanhu anoongorore zvirwere zvekuti munhu arwara zviyani anoongorore ngazi yacho anoongorore chakati kune kwazvinoitwa ikonayo kuti akaongorore chirwere cheantu oziya kuti tingachirapa zvakadini.

Muzvipatara mune mbepo dzekuti andu anenge achiongorora ngazi dzevandu achiongorora zvirwere zvevandu achiongorora zvinhu zvakadiyana siyana kuti oonavkuti anokwanisa kurape sei vandu va enge vairwara vanorware nezvirwere zvakasiyana siyana anoita mabasa akawanda maningi muno muchipatara.

Kuzvipatara kune nharaunda kune nzvimbo dzakasiyana siyana dzinoita anhu kuti akaite semadhokotera anoungana ogare pashi oone kuti chirwere chakadai chakadai chinokonzereswe nezvakadai, Ngazi yakadai yakadai inokonzerese zviro zvakadai zvakadai, uchingodini, achione maanarisisi.

Pane mathebu, matheburu aripo, nechi nechituru ,chituru zvekuti anhu anogare pona zviite zvekunyora-nyora pashi. Murumu munoite unge ofisi yamadhokotera.

Zvakakosha maningi kuti nguva nenguva vabereki vanofana kutora vana vavo voenda kuzvipatara ayende kunobairwa majekiseni anodzivirira zvirwere zvakasiyana siyana zvinobada ana adoko .

Zvakosha maningi kuti vantu vanenge vachabve kusunugura zviyani anofane kutore ana awo nguwa nenguwa echiende kuchipatara madhokoteya achiona kuti ana anaa arikukura zvakanaka ere arikurya zvakanaka ere zvakakosha maningi kuti abereki anenge akuzoziya kuti aiwa mwana wangu arikukura akagwinya.

Zvakakosha maningi kuti abereki atore ana awo aende nawo kuzvipatara nokuti mwana unokwanise kubatwa nechirwere iwo abereki chaasingazwisisi uye mwana wako ungatadze kutoziya kuti urikuite zvakanaka ere asi akanga nenguwa vechionekwa nezviremba echibhirwe kuzi haiwa mwana wenyu urikukure zvakanaka unofane kundye zvakati zvakakosha maningi izvona.

Zvakakosha maningi kuti ana aziye kuti ana achikura ane zvirwere zvaanosangana nazvo nekuti anotamba neanhu akasiyana-siyana ngekuti mwiri yawo inenge isati yagwinya, saka anofanira kuende kuzvipatara echirapwa neanhu anohamba anotenderera ayani anorapa ana echipa ana zvimamvuramvura zvekumwa.

Zvakakosha maningi zvekuti anhu anofanire kuziya kana arwara zviyani kune kunoendwa kuchipatara kunoendwa kuti anodi, akwaniswe kuonekwa achiongororwa kuti chirwere chacho ngechenyi ,panekuti arambe akagara kumakanyi yo anofanire kuziye kuti kunouku ndiko kunorapwa anhu kuchipatara.

Kune anhu anofamba eifundisa anhu kutisnofanira kubata ana zvakanaka ngekuti ana mumusoro mawo umwu akashaishe kubatwa anenge akufunge zvakashata. Saka anofana kubatwa zvakanaka ngeabereki awo .Kuneanhu anofundisa anhu zvakadaroko zvakakosha maningi.

Kune maturusi akasiyana siyana anoshandiswa nezvi nezviremba muzvipataramo zvausha nekuti zviremba zvoshandisa humaturuzi kuda kuzwisisackuti munhu unoyu uri kurwara ngei uye akwanise kubatsirika kuti azwe zvakanaka.

Pane zvipanera, zvipanera zvinoiswa pamagetsi zvinoshandiswa ngezviremba nyangwe nemanesi. Zviremba zviremba zvinoshandisa zvipanera zvinezvi kuti zvikwanise kuzwisisa kuti muntu uri kurwara ngenyi. Kuti akwanise kuziya kuti muntu unowu tinokwanisa kumupa mapiritsi ere? Tinokwanisa kumupa mushonga wakadini. Zvakakosha maningi zvona.

Kune zviro zvakasiyana siyana zvinoshandiswa ngaanachiremba kurapa antu veitsvake kuzwisisa kuti chirwere chinechi chinge chakokonzerwa ngeyi. Kune zvipanera panera zvavanoshandisa vanachiremba nemanesi kwona ikweyo kuzvipatarayo. Zvakakosha maningi kuti zvikwanisiro zviwanikwe.

Kune zvimapanera zvakasiyana siyana zvinoshandiswa nezviremba muzvipatara kurapa antu. Uye zvipanera zvinezvi zvakakosha maningi nekuti zvinokwanisa kurapa antu munezvakana uye kubatira zvirwere, kutsvaka chirwere, kuzvisisa zvirerwe zvakakosha maningi zvona.

Zvipanera zvakasiya siyana zvinoshandiswa ngemanesi nemazviremba muchipatara anoshandisa kuti azive kuti mundu uri kurwara ngei warwara ngei zvakakosha maningi kuti vakanise kuzivachirwere chavo.

Zvipanera zvakasiyana-siyana zvinoshandiswe nemadhokotera, zvinoshandiswe nezviremba mumapataramwo, zvakakosha maningi ngekuti zviremba zviziye kuti chirwere chinoichi tingachiongorora sei tingachibatsira sei kuti muntu abatsirwe zvakanaka.

Muzvipatara mune zvipanera-panera zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa nezviremba, manesi. Izvi zvakakosha maningi kuti zvipanera -panera zvinezvi kuti anhu aziye kushandiswa kwazvo nekuti zvinobatsira kurape anhu. Zvobatsire kurape anhu anenge arwara maningi kuti anhu azwe zvakanaka.

Kune zvipanera zvakasiyana siyana zvinoshandiswe muzvipatara ,zvipatara zvimwe zvinoshandiswe nezvimwe zvipatara kuti akwanise kuwongorora chirwere chacho kuti akwanise kuzwisisa chirwere kuti akwanise kurape munhu munezvakanaka, zvipanera zvinhu zvakakosha maningi ngekuti anhu vanokwanise kuzvishandisa ngekutimunhu dzimweni dzenguva anoshaisha asi akashandisa chipanera unozwisise zvakanaka.

Kune zvimapanera panera zvakasiyana siyana ,zvemagetsi zvinoshandiswe nezviremba nema nurse kuti ange owongorora munhu ,kuongorora chirwere chinenge chinemunhu kuti akwanise kurapa munhu mune zvakanaka akwanise kudarika chimweni kuti akwanise kuongorora kuti ayiwa munhu unorapwe zvakadai.

Kune zvipanera zvakasiyana siyana zvinoshandiswa nemadhokodheya chipanera ichi chikange chichishandiswa kuti chirwere chinechi tingachirapa sei Kune muntu anosvika arwara madhokodheya anoshandisa zvipanera izvi nekuti panoda mapirizi muntu orapwa.

Kune zvipanera zvakasiyana-siyana kunyangwe zvemagetsi zvinoshandiswe nezviremba kuti akwanise kuzivisa kuti munhu unowu uri kurwara nechirwere chiri. Akwinise kudii, kuziya kuti angamupe mapirisi api. Akwanise kuziya kuti chirwere chinechi tingachidzivirira sei. Zvakakosha maningi izvona kuti zviremba zvishandise zvimapanera izvona.

Kune zvipanera zvinoshandiswa muzvipatara zvakasiyana siyana, zvipanera zvinezvi zvinoshandiswa ngema nurse kunyangwe nezviremba ,zviremba zvinoshandiswa zvipanera zvinezvi kuti azwisise kuti muntu unowu unorwara sei, ange aneruziwo rwakanase kukwana kuti muntu unowu apuwe ma pilizi akakwana aziye kuti chirwere ichi chinoda kurapa zvakadini.

Kunezvipanera zvakawanda zvakasiyana siyana zvinoshandiswa nemadhokotera, zviremba kuti akwanise kurape vanhu akwanise kuzwisisa chirwere kuti chirwere chinechi chingade mushonga wakadini wanyaita chirwere ichi chinokasira kuzwisisika nekuti anenge eishandise hupanera, zvakakosha maningi anhu ashandisa zvipanera kuti azwisise chimwe chirwere.

Kune zvipanera zvakasiyana siyana zvinoshandiswa nema nezviremba nemanesi muzvipataramo zvipanera zvinezvi zvakakosha maningi ngokuti zvinobatsira zviremba kuti akwanise kuzwisise chirwere kuti chirwere chinechi tingati chingange kubatsira munhu kuti abatsire munhu mune zvakanaka anga mubatsira senyi

Kune zvimapanera panera zvakasiyana siyana zvinoshandiswa maningi ngezienza zvakagadzirwe kuti munhu uyu unodi unodiii ozwise kuti chirwere chineChi munhu unowu arange ane zvakanaka nenkuti munhu Akatadze kuziye kuti chirwere chinechi vhinodiii akatadze kuchizwisisa anorapwe zvakashata.

Kune zvipanera zvakasiyana siyana zvinoshandiswe nezviremba muzvipataramo zvipanera zvinezvi zvinobatsire chiremba kuti akwanise kuzwisise chirwere, kuti chirwere chinechika chakakonzerwa nei uye chingakwanise kurapwa sei zvakakosha maningi izvozvo kuti anhu akwanise kurapwe munezvakanaka.

Kune zvipanera zvakasiyana siyana zvinoshandiswa nezviremba kuti vakwanise kuzwisisa kuti munhu unoti chirwere chake ngechiro uye futi vangakwanise kudiii kurapa munhu, kurapa munhu mune zvakanaka akashandisa zvipanera izvona zvakakosha maningi ngekuti zvipanera zvinobatsira kuti madhokoteya adini anyatso kuongorora munhu.

Kune zvipanera zvakasiyana siyana zvinoshandiswa nemadhokodheya kuongorora zvirwere zvakasiyana kuti avhunzise kuti muntu arwara nechirwere chakati akasike kuziya kuti chirwere chikadai icho chikadai kukasika kuziya zvakakosha maningi kuziya izvi zvimapanerazvo.

Kune zvipanera panera zvinoshandiswa nezvimadhokodhera zvimweni manesi anozvishandisa zvipanera zvonazvo kuti aongorore zvirwere zveanthu kuti akwanise kurapa anthu zvakanaka kuti arape anthu iwo asingabatirio chirwere chine chine munhu wacho kuti chidzivirirwe kuti chisatenderere tenderere fanike mumantharaunda.

Muzvipatara mune zvimweni zviro zvemagetsi zvinoshandiswa nanachiremba kuti vazive kuongorora kuongorore chirwere chinenge chine munhu kuti azive kuti chirwere chinechi chinorapwa senyi chingadini chingarapwa sei anyanya kuongorora kuti munhu unowi unorwara nechiro chakati .

Muzvipatara munoshandiswe zviro zvakasiyana siyana. Kune zvimweni zvinoshandiswa neamweni nemadhokodheya kuti amweni akarwara kuti aziye kuti icho chirwere ngechei vanoshandise zvimathanzero thanzero zvavo zvavanoshandisa kumabasayo.

Muzvipatara madhokodheya, anazviremba nemanesi anoshandise zvaanoshandise kuti iwewe ukazwa kurwaraka anokushandisire zviro zvanoshandisa ivo zvavanozwa kuti iwewe warwara ngechakati, unokwanise kuzwe umboo hwakanyase kugwinyisa hwekuti muntu unorwara ngechakati.

Munharaunda dzakasiyana-siyana mune zvituru zvinoita kuti antu agare pashi azouya echitaura neamweni mune zvakanaka kwete kuramba akaite ekuema, antu anofane kugara pashi wotaura neanhu wakagare pashi. Zvakakosha maningi kuti mwiiri wako umbozorodze nyama , wazorodze nyama wobhuya veanhu zva...

Muzvipatara mune zviro zvakasiyana -siyana maningi zvinorape anhu zvinochengetedza anhu kuti munhu aziye kuti chirwere chakadai chakadai kune zviro zvakasiyana -siyana zviriko zvinoshandiswa nemadhokotera kuti aiwa ngatidaiso tikabate chakadai toshandisa ichi kuti tirape anhu.

Muzvipatara kana munhu asvike muzvipatara zviyani heree zvimwe zvakanyanya maningi zvekuti mundu unowu warara maningi unosvika murumu maanoiswa munenge mune zveshe zvashandiswa naanhu ekuti anomurapa nazvo anoshandise zvimushonga anoshandise zvimameshinari zvokubaya baya kuti anhu araowe zvakanaka.

...zvipatara munezviro zvinoshandiswe zvakawanda-wanda maningi zvinoshandiswe kutesita antu kuzwe kuti muntu uno unorwara nezvirwere chakadini, zvakadini. Zvasiyana nechinyakare zvokuti anhu akaenda kuchipatara muntu ndiye unokubhuire kuti ah chiro ndakambochiona ichi chinorwarisa zvakadai. Asi mazuvano oshandise, pane zvaanoshandise zvimatekinoroji.

Antu anofanire kuziya kuti kana paya muntu arwara zviyani pane zviro zvinoshandiswa zvinodziirira kuti asadini asatapudzira amweni chirwere chaarwara, zvakafanana nefuru chaiyo chaiyo muntu arwara zviyani unofane kupfekedzwa zvekuti zvisatapudzire muntu umweni uri panekesiti kuti arware ngechirwere ichona.

Kuzvipatara mune zviro zvinoshandiswa zvakasiyana siyana kuti muntu warwara unobatiswa musho, unobatiswa chiro chakadai kuti avhure aone kuti chiinyi chiri kuitika mukati mwo. Kune zvinoshandiswa zvakasiyana siyana. Zvinoshandiswa shandiswa zvinocheka cheka, kudini dini, kuvhura vhura, kuvheneka vheneka zviro zvino.

Pamweni panoungana antu pane neantu akafunda kana zvinoita mapikicha marenje mavidhiyo anozongobuda pazvivhiti vhiti.

Anhu anenge ari muzvipatara asinganyatsi kugone kuhamba anenge aripama fizotherapi anopihwe zviro zvekuhamba nazvo ngekuti anenge asingakoni kuhamba.

Kusumudza simbi zvakakosha maningi nekuti simbi dzinodzi, dzinoyita kuti anhu agwinye, mwiri dzevanhu dzigwinye, kuti pese panohamba anozva kuti arikugwinya kuti zvakakosha maningi.

Muzvipatara mune zviro zvakasiyana siyana zvinoshandiswa nana chiremba kuti vakwanise kurapa anhu kugadzire maphirizi kugadzire maphirizi nezvakasiyana siyana ku kukwanisa kuzvisise zvirwere.

Mushonga mushango yedu iyi yevhakisini zviyani zvima kovhidi nainitini zviyani . Zvimushonga izvi zvinoite inge madhokotera arikubata bata kuona gwinyiso yezvimushonga.

Ichi chinoita kunge chimushini, chimishina chinenge chemuzvipatara zviro izvi, atianyatsokutozwisisa kuti chinoshandenyi. Asi ngechemumapatara zvinorapa-rapa arwere, zvinorape arwere izvi.

Kune mushonga yakasiyana siyana ingaite mapirizi, imweni mishonga yakaite mvura yekumwa. Imweni mishonga yakaite mafuta ekuzorera pachironda. Zvakakosha maningi kuziya kuti mushonga wakati unorapa chakati, ukazwi unofanira kumwa mapirizi mairi, unofanira kuziya kuti anomwiwa akadini.

Mushonga yemazuwa anaa yakasiyanasiyana kune mushonga yemazuwa anaa yakasiyanasiyana angange maphirizi ingange mushonga yakaita mvura inoita ekumwiwa ingange mushonga yakaita mafuta ekudzora zvakakosha maningi Kuti antu aziye kt mushonga ineyi inorapa zvakadii Kuti antu akwanise kuzvirapa

Kune mishonga yemazuvaano yakasiyana siyana imweni yakaita maphirizi imweni yakaita mvura inoite ekumwiwa imwe mishonga yakaita mafuta ekudzorwa pamaronda zvakakosha maningi kuti anthu aziye kuti mishonga inei inoshandiswa pakadini uye inoshandiswa sei zvakakosha maningi izvona kuti vantu vazviziye.

.......... mazuwano yakasiyana siyana ingange maphirizi imweni mishonga yakaite mvura inoite ekumwiwa, imwe mishonga yakaite mafuta inoite ekudzorwa pachironda zvakakosha maningi kuti anhu aziye kuti mishonga ineyi inoshande zvakadini kuti anhu akwanise kuzvidini kuzvirapa zvakanaka zvakakosha izvona kuti anhu aziye kuti mishonga inoshanda zvakadini.

Mishonga yemazuva ano yakasiyana-siyana ingange maphilizi, ingange mishonga imweni inozorwe pachironda, ingange mishonga imweni inoite zvekumwiwa Zvakakosha maningi kuti anhu aziye kuti mishonga inoyi inoshanda zvakadini uye angaa maphilizi angaziya kuti anomwiwa sei. Zvakakosha maningi kuti anhu ruzivo rwakadaroko.

Mishonga yakasiyana siyana zvingange mapirizi zvingange mishonga imweni yakaita mvura yekuti amwe anoita ekudzora dzora amweni anoita ekumwa akaita ekumwa zvoita ekusiyana nepanorwadza pacho. Zvakakosha maningi kuti munhu aziye kuti mapirizi anoita ekudini mapirizi ekumwa anaya anoshanda zvakadini zvakakosha maningi izvozvo.

Kune mishonga yemazuvano yakasiyana-siyana ingange maphilizi, ingange mishonga imweni inoite yekudzorwe mumaoko, kudzorwe paganda, imweni inodonhedzerwe mumadziso chaimwo. Zvakakosha maningi kuti anhu azive kuti mishonga inoyi inoshande zvakadini, ukaziya kuti unoshanda zvakadini zvakakosha maningi izvozvo.

Kune mishonga yemazuva ano yakasiyana siyana kune mishonga inoite mapiritsi imwe mishonga yakaite mvura inoita yekumwiwa imweni yakaite mishonga yakaite humafuta yakaite ekudzorwe paganda yakakosha maningi kuti ana azive kuti mafuta aya kana kuti mishonga yakati inorape chakati mishonga yakati inorape pakati xvakakosha maningi nekuti munhu unodzidii unokasire kuzvirapa.

Kune mishonga yakasiyana may mazuvano ingava mapirisi ingava imwne yekumwa yakaitevura ingava imweni yakaita mafuta ekuzora pachironda zvakosha maningi kuti anhu azive kuti mushonga unouyu unoshanda pari zvakosha maningi munhu arwara zviyana .

Mishonga yakasiyana -siyana imweni yakaita mvura imweni yakaita mafuta anozorwa pachironda uye mishonga yakaita mapirizi mapirizi anoya anomwiwa mairi mairi ere kana rimwe rimwe chakakosha kuziya kuti munhu akone kuzvirapa kana amwa mapirizi ake.

Mishonga yamazuwano yakasiyana -siyana imweni mapirizi imweni mishonga yakaita mvura mvura inomwira imweni yakaita mafuta futa anoita ekudzorwa panenge pachirwadza pacho zvakakosha muntu zvavanenge abhuirwa maererano nemushonga amwe zvakadii aunenge abhuirwa ngemadhokodheya imwe zvakadai.

Kune mishonga yakasiyana siyana yakaite maphirizi, imweni mishonga inoite yekumwiwa yakaite mvura. Imweni ndoinozorwa panorwadza pacho. Imweni inoiswe mumadziso munhu arwara ngehosha dzakasiyana siyana. Zvakakosha maningi kuti munhu aziye mishonga idzi. Kana uchifane kumwa maphirizi mairi, unofane kumwa mairi.

Mukore unowu kune mishonga yakasiyana siyana kune imweni mishonga inenge yeimwiwa yakaite maphirizi. Imweni mishonga inenge yakaite mvura yeimwiwa asi imvura. Imweni inoite yekudzorwa panenge parwadza pacho. Zvakakosha maningi kuti aziye kuti mishonga ineyi inoshande zvakadini, ari maphirizi anomwiwa zvakadini.

Kune mishonga yakasiyana-siyana yemazuva inoshandiswa kurape antu. Mishonga ineyi ingange mvura, imweni inenge isimvura, imweni angaa maphilizi, imweni ingaa mishonga yekudzore pachironda. Zvakakosha maningi kuti muntu aziye kuti mushonga uyu unomwiwa zvakadini, zvakakosha maningi.

Kune mushonga yemazuvano yakasiyana-siyana, kune imwe mishonga inenge mapiririzi, kune mishonga inenge mvura inoita zvekumwiwa, imwe inoita zvekudzorwa kuti panorwadza paya unoita zvekudzorwa mushonga zvekudzora panorwadza pacho. Zvakakosha maningi kuti anhu aziye kuti mishonga ineyi inoshandiswa sei.

Kune mushonga yakasiyana siyana yemazuwa anaya ingange mapirisi imweni mushonga yaita mafuta imweni inoitwa wekuzorwa zvakakosha maningi kuti muntu aziye kuti mushonga iyi inoshandiswa sei uye inoshanda pari zvakakosha maningi izvona

Kune mishonga ye mazuvano yakange mapirisi kunyangwe mishonga iya yakaite ye mvura ino zorwa pachironda kuti munhu anzwe zvakanaka mapirisi anaya zvaka kosha maningi kuti aziye kuti kana abhuyirwa kuti unomwa maiiri uyazi unofana kupedza mapirisi ako anhu anofana kuziya kupedza mapirisi ako kuti munhu anzwe zvakanaka.

Kune mishonga yemazuva yekuti vanhu Vaya vanoziva kuti inomwiwa amweni anomwiwa Ari mapirizi Imweni inoita kumwiwa yakaita mvura imweni inozorwa pachironda zvakakosha maningi kuti antu azwisise mishonga inei nekuti muntu akazwisisa mishonga unobva aziva kuti unoshandiswa zvakadini.

Kune mishonga yemazino yakasiyana siyana siyana yakaita mapirizi neimwe mishonga inoita ekumwiwa imweni inoita ekudzorwa pachitonda yakaita mafuta zvakakosha maningi kuti antu aziye kuti mishonga inei inoshanda pakadini inoshandiswa sei. Kahle ngemapirizi muntu unofana kuziya kuti mapirizi anomwiwa ari mangani, mairi mairi ere kana rimwe rimwe zvakakosha maningi.

Kune mishonga yakasiyana-siyana yemazuva ano iwweni mishonga yakaita maphirisi. Imweni mishonga yakaite mvura yekumwiva. Imweni yakaite mafuta anoite ekudzorwa pachironda pacho. Zvakakosha maningi kuti antu azove kuti mishonga ino iyi inoshanda sei uye inoshanda pari zvakakosha maningi kuti vantu vazive kuti inoshanda zvakadini mishonga inoiyi.

Kune mushonga yakasiyana siyana yemazuwa ano mushonga unou ikange inoda mafuta Naya anoitwa zvekuzorwa zorwa pachironda kuti chipore ange mapirisi anyange mushonga unoita okumwiwa wakaita kunge mvura zvakakosha maningi kuti kana ari mapirizi zviyani mundu wamaiziya kuti angamwa mapirisi akati kuti mundu abatsirikane aziye kuti inozhanda sei

Mishonga yemazuwanaya yakasiyana siyana, imweni mishonga inoite ekudzorwa pachironda imweni mishonga inoshandiswa ekuite kumwa amweni anoite ekumwa arimaphirizi. Zvakakosha maningi kuti ana aziye kuti mushonga unoyu anofanire kuerenga chaanenge abhirwe ngemadhokodhey kuti ashandise mushonga unoyu zvakakosha maningi izvona.

Kune mushonga yemazuwa ano yakasiyana siyana kunyange mapirizi imweni mishonga inengete mishonga yakaitw inga mafuta anodzirwa panorwadza pacho imweni mushonga unoite ekumwiwa uno unoite kumwiwa zvakakosha maningi kuti antu aziye kuti mushonga iyi inoshanda sei uyeinomwiwa zvakadini zvakakosha maningi zvona.

Mishonga yemazuwano yakasiyana siyana angange maphirizi angange mishonga umwe wakaitenge mafuta unoite ekudzorwa paganda kuti panorwadza pacho woite ekudzora ipona, pane umweni unoite ekumwiwa zvakakosha maningi kuti antu aziye kuti mishonga ineyi yakasiyana siyana inoshande pari uye inoshandiswa pari.

Kune mushonga wakasiyana siyana wemazuva ano Mishinga ingaite mapirizi kune mishonga imweni yekuzora pachironda yakaita mafuta imweni yakaita mvura yakaita kumwiwa yekuti vana vanoziva kuti imvura yakadii uye futi yakakoshera pari.

Kune mushonga wemazino wakasiyana siyana kune imweni inoitwa zvekuzorwa pachironda kune imweni inoitwa yekumwiwa imweni inenge yakaita mvura imweni inenge yakaita mapirizi munhu atoshandisa mapirizi kumwa mairi womwa mairi kana wanzi imwa matatu womwa matatu zvakakosha maningi izvozvo.

Mishonga yemazuwanaya yakasiyana siyana ingave imweni inoita kumwa imwe kunga mvura inoite kudote pamaoko pane mishonga yakaite mapiritsi antu anofanire kuziya kuti mapiritsi akakoshe manhingi kuti kana wazomwe mayiri unofanha kumwe mayiri uye kana uchifanha kupedza chirongwa chako kuti unzwe zvakanaka

Kune mishonga yakasiyana siyana iyi yemazuva ano inoshanda kunyangwe mapirizi anomwiwa kune mishonga inenge yakaita mvura kune imweni mishonga inenge yakaita mafuta inenge yeizorwa pachironda pacho zvakakosha maningi kuti vazive kuti mishonga inei inoshanda zvakadini.

Mishonga yemazuva ano yakasiyana-siyana. Unenge mushonga umweni wakaite mvura. Umweni ungaite kunga mafuta anodzorwe pachironda. Amwe ange ari maphilisi. Maphilisi anaya akakosha maningi nekuti munhu unofanira kumwa maphirizi ake. Kana azi unomwe mairi-mairi unofane kumwe mairi-mairi, kana azi unomwe rimwe unomwe rimwe. Zvakakosha maningi kuteedzera mitemo.

Kune mishonga yemazuva yakasiyana siyana Imweni mishonga yakaita mapirizi imweni mishonga inoita yekumwa imweni mishonga inoitwa yekuzora panenge pane chiRonda pacho sekudzora semafuta zvakakosha maningi kuti antu azive mishonga iyi kuti inoshanda zvakadini zvakakosha maningi kuti anenge arwara zviyani azive inoshandiswa zvakadini.

Kune mishonga yamazuva ano yakasiyana-siyana, imweni mishonga vanoite kuimwa, amweni vanoite kuzore, zvakakosha maningi kuti vantu vazive kuti mishonga ino iyi inoswa sei kana pachironda, inoiswa sei pekuti kana warwara zviyazvi orwirwa, unoita zvakati, unofanira kuteedzera mitemo inenge yataurwa.

Mitombo yemazuvano yakasiyana saiyana imweni yakaite mvura imweni inozorwa mumaoko imweni inotoita kumwiwa air mapiritsi kune mishonga yekuti unoita yekumwa kana wapiwa mushonga unofana kuziya kuti unomwiwa zvakadini .

Mushonga mazuwa anaa yasiyana siyana. Inyange maphirizi kunyangwe mimweni yakaite mvura yekuti unozora Asi maphirizi amwe anomwamairi mairi, amwe anomwa rimwe rimwe. Zvakakosha maningi kuti antu aziye mishonga ineyi.

Mishonga yemazuwanaya yakasiyana siyana angange maphirizi, angangewo mishonga inoshandiswa kuite ekudzora pachironda akaite mafuta imweni yoita ekumwiwa yakaita kunge mvura zvakakosha maningi kuti kana munhu apuwe mishonga iyani aziye kuti inomwiwa sei , inoshandiswa sei ngekuti munhu kana apuwe mushonga anofanire kushandise mishonga wake kusvika wapera kuti chirongwa chake chidini chireruke.

Kune mishonga iriyo mazuwanaya yakasiyana siyana imweni ngemaphilizi kunyangwe mushonga wakaita mvura , imweni mishonga wakaitei mafuta wekuti unodzora panorwadza pacho , zvakakosha maningi kuti antu aziye mishonga ineyi kuti inoshande zvakadini kana uri mushonga wekuti uchikosoro unoti kuti unomwiwa zvakadini zvakakosha maningi.

Mitombo yakasiyana siyana yemazuva ano imweni ingaite mushonga wemvura unozorwa pachironda pacho umweni mapirizi inomwiwa mapirizi mamwe anaaya inomwiwa ngekuti umwe ngaumwe anokona kubhuyirwa kuti ngaamwe kuzi ngaamwe rimwe amweni anonwa maviri maviri zvakakosha maningi kuti angu azive kuti mapirizi aua anobatsira.

Kune mishonga ye mazuva ano yaka siyana siyana ingange mapilisi ingange mishonga imweni inoita yeku mwiwa ingange imweni mishonga yakaite mafuta unoite yeku zora kusvika pa chironda pacho zvakakosha maningi kuti anhu aziye kuti mishinga ineyi inoshanda sei uye aziye kuti mishonga ineyi inomwiwa zvakadini zvakakosha maningi izvozvo.

Kune mishonga yemazuwano yakasiyana siyana angange maphirizi imweni mishonga yakaite mafuta anoite ekudzorwe paganda, imweni mishonga yakaite mvura inoite ekumwiwa zvakakosha maningi kuti ana aziye kuti mishonga ineyi inoshandiswe pakadini inoshandiswa sei ngekuti anhu akaziye kuti mishonga inoshandiswe zvakadini anhu anokwanisa kuzvirapa zvakanaka.

..yakasiyana-siyana ingange mishonga yemaphilizi ingange mishonga imweni inoita yekumwiwa. Imweni yakaite mafuta anenge achidzorwe pachii, pachironda panenge pachirwadza pacho. Zvakakosha maningi kuti antu aziye kuti maphirisi anomwiwa zvakadini, mishonga inoyi inoshandiswe zvakadini nekuti munhu kana arwara zviyani unoziya kuti unokwanisa kumwisa sei mushonga wacho.

Kune mishonga yasiyana siyana yemazuwano. Yemazuvano iyi ingave mapilizi, ingave mishonga yakaite mvura inodzodzwa pachironda pacho, imweni inoita kumwiwa semvura. Zvokosha maningi kuti ana emuntaraunda azi imwa mapilizi unofana kumwa mairi zvakakosha maningi kuti antu atedzere zvemitemo.

Mishonga yemazuva ano yakasiyana-siyana yekuti anhu anofane kuziva kuti mushonga uyu unoshande zvakadini. Anyangove maphilizi, anyangove maphilizi unyangove mushonga wakaite kunge mvura unoite ekudzorwa. Umweni unoite ekumwiwa. Zvakakosha maningi kuti antu aziye kuti mushonga unoyu wakadai unoshande zvakadini uye unorape zvakadinin unorape zviinyi.

Imweni mishonga yemazuwa ano yakasiyana siyana. Mishonga yemazuwa ano kune inoitwa ekumwiwa yakaita mvura, imweni yakaita mafuta inozorwa pachironda panenge parwadza pacho. Pane mishonga imweni yakaita mapilizi. Pane mapilizi zveamweni antu anofanira kuziya kuti mapilizi anaya kana antu aziye imwai mairi anofanira kumwa mairi. Zvakakosha maningi kuti muntu amwe zvemene zvaanenge abhiirwa ngemadhokodhera

Mushonga yemazuva ano yakasiyana siyana pane mushonga yakaita kunge mapirisi , imweni yakaita kunge zvimvura mvura zvekuti muntu inoite kudzora umweni oita kumwa .Saka muntu akarwara zviyane unofane kuziva kuti oshandisa mushonga uri ,kune yekuti pari pachironda unoita kuzora amweni oita kumwa, zvakakosha maningi kuti uziye wozwisisa .

Kune mishonga yakasiyana-siyana inoshandiswe kurapa anhu anenge achirwara zviyani. Kune mishonga yakaite mapirizi, imweni yakaita kunga mvura, imweni inoite yekuzorwe panenge pachidini, panenge pachirwadza pacho, uye mapirizi aya, anhu anomwa mapirizi akasiyana-siyana, amwe anomwa rimwe, amwe anomwa mairi kuti azwe zvakanaka.

Mishonga yemazuwano kune imweni mapilisi amweni anomwa mapilisi mushonga wakaite mvura kumwa unodziwirira zvikosoro zvakasiyana siyana maningi zvimishonga zvemazuwano saka vantu vanofanire kuziya kuti mushonga wakati unoshande zvakati uyu unoshande chakati zvakakosha maningi kuti antu akure achidini achiziye izvona.

Kune mishonga yemazuwa ano yekuti antu anofanira kuziya mishonga iyoyo kuti amweni mapirisi. Unofana kuziya mapirisi. Ngekuti mapirisi akakosha maningi. Muntu unoziya kuti ukamwa mairi, ukamwa mairi ukataurirwa kuzi imwa mairi unofanira kumwa mairi. Amweni anomwa rimwe, amweni anoshandisa mushonga. Amweni anodzora mumaoko, imweni unodzora pane chironda pacho.

Kune mishonga yemazuwa ano yakaite maphirizi. Imweni mishonga yakaite unge mvura yekuti amweni anodzore panenge parwadza pachona, pachironda vopadzora. Amweni maphirizi anomwa mairi mairi, amweni rimwe rimwe. Maphirizi emazuwa ano akakosha maningi ngekuti uuu anokosha maphirizi aya kurape zvirwere.

Kuzvipatara kune mapirizi akasiyana siyana zvekuti antu anofana kuziya kuti mapirizi anawa anoshanda zvakadai zvakadai vantu vechinyakare vaishandisa mashakani voshandisa midzi asi mukore unowu kune mapirizi anoshanda kurapa zvirozvaka......

Muzvipatara mune mitombo yakasiyana-siyana yemazuva inenge iri mapirizi imweni mishonga inoita kuzorwa panenge parwadza pacho vantu vanofana kuziya kuti mishonga ineyi inoshanda zvakanaka maningi vantu vanokurudzirwa kuti adini ashandise anwe mapiritsi anawa zvakanaka.

Muzvipatara mune mishonga yakasiyana siayana yemukore unowu inodhandiswa kuti anhi asaaambwe nayo kuti munhu aziye kuti une chirwere chakati unofana kuti aende kunotsvaka kuti mushonga unowu unodini unopindirana nechirwere chaanacho amweni anomwa mapirizi rimwe rimwe amwe anomwa mairi mairi zvaka siyana siyana.

Nekurwara kune mishonga yakasiyana siyana inoshandiswa kurapa antu kune mishonga inorapisa antu mundani mishonga inorapisa furu inorapisa mundani yakakosha maningi ngekuti vantu vanofana kuziva kuti inorapa chini.

Vanhu vanokone kuenda kuzvipatara. Muzvipatara mune mishonga yakasiyana siyana minyowani inoshandiswa. Amweni anenge mazipanga, amweni maphirizi. Imweni mishonga inomwiwa imweni inozorwa panenge parwadza pacho.

Muzvipatara mune mushonga yenyakare neyemazuwa ano, kune mishonga yemazuwaano yekuti anenge ariyemapirizi nechinyi chinyi saka antu anofana kuziya kuti mushonga unou unorapa zviro zvakadai antu anofana kujaiya zviro zvinyowani kuti aziye kuti izvi ndizvo zvinokasira kurapa.

Muzvipatara mune mishonga yakasiyanasiyana inodini inorape anhu ,kune mishonga inenge irimapilizi, kune mishonga imweni inoitwe yekumwiwa, kune mishonga imweni inoiswe mumiro kuite yekuda i mumiro kuti anhu adini, anoshandise mishonga yakasiyanasiyana.

Vantu vanorwara vanomwe mapilizi Kune mapilizi akasiyana siyana kune emusoro kune Makumbo kune emundani kune zveshe mapilizi anobatsire kuti muntu warwara zviyani unomwe mapilizi wopwe wozwe zvakanaka.

Muzvipatara mune mishonga yakasiyana-siyana, inoshandiswe kuti anhu adini arapwe. Kune mishonga yemazuwaano yekuti amweni anokwanise kuite ekudzora, amweni anokwanise kuite ekumwa, amwe anodzore panenge parwadza pacho, amweni anoite ekumwa , amwe anoite ekumwa ari maphirizi.

Anhu anofane kuziya kuti muzvipatara mune mishonga yakasiyana-siyana inorape zviro zvakasiyana-siyana, anofane kuziye kuti mushonga unowu unorape zvakadai zvakadai soo ende kune mishonga yakasiyana-siyana yamazuvaano neyenyakare. Yamazuvaano inenge iri mumabhotoro, ekaretu airye zvimauswa, zvimachiinyi.

Kuzvipatara kune zviro zvinoiswa vanhu kuti ararwa zviyani maningi zviyani akarara pamubhedha pane zvaano bayirwa bayirwa zvinono bayirwa bayirwa zvona izvo zvinono shanda kuti munhu ange aripakanaka achizive kuti zvinobayirwa zvona izvo zvinoshanda maningi.

Mishonga dzemazuwanaya dzinenge dziri mundowo yemapirisi amweni andomwa mapiritsi amweni anoshandisa mishonga echigubhura dhura ende mishonga inoyi ka amweni anonzi imwa rimweni pirisi amweni anonzi imwa mayiri mapirisi kuti zvikqsike kushandika

Anhu achikura anofana kuziye mushonga nokuti kune mushonga yemazuwa ano inoshanda zvakasiyana siyana zvasamboita karetu anhu pavaishandise zviro zvavishabdisa midzi dzavaishandisa mazuva ano zvinhu zvava kuwanikwa muma shopu anotenga zviro zvavanozuya kuti uyu mishonga unoshanda zvakadai

Kuzvipatara antu anorapwa ngemishonga yakasiyana-siyana. Anomwa mishonga yakasiyana-siyana. Kune mishonga yakasiyana ngekuti muntu unofanira kuziya kuti mushonga unoshanda kudini pamwe chikosoro unorapa zvifo zvakasiyana-siyana. Antu akafunda kudaro akakura echiziya kuti uyu mushonga unoshandei.

Kune mushonga yemazuva ano yakaita kunge mapirisi inoti mushonga uyu unorapei zvakadai uyu unorape zvakadai ,mapirisi akasiyana siyana amweni muntu unomwe rimwe amwe anomwiwa mairi saka muntu unofane kuziva kuti ndoshandisa zvakadini mapirisi anawa manyowani

Anhu anorwara nezvirwere zvakasiyana-siyana kubvise mumwiirimwo. Zvinobatsira kuti anhu afeme zvakanaka.

Kune zvakasiyana siyana zvinorape anhu kune mishonga inorape mundani inorape ma flue. Ana echikura zviya kune mishonga yakakosha yekuti anofanire kumwa kana achikosra zviyani chikosoro chinokasire kupera, zvakakosha meningi kuti se abereki tikwanise kuzviziya izvozvo.

Tichikura tinofane kuziye mushonga kuti mushonga unowu unorape zviro zvakadai. Kana muntu warwara unomhanye kuende kune zvinee zvakaemeswa munzira umo oende kootenge mushonga wake oziye kuti mushonga unowu wandoowanze kuda ngewakadai unorape zviro zvakazodai, orapwa.

Mushonga kunemishonga yemazuwano ,yemazuwanaya yakabudiswe neanhu madhokodhera ayani anoongorora anenge aongorora anobudise mushonga yekut amweni anoushandisa zvakasiyana siyana. Umweni unoshandise mushonga yekudzora mumaoko panenge parwadza pacho, vamweni vano shandise mushonga wacho kuite kumwa vamweni vanoite zvekumwa nemvura arima purizi.

Kune mishonga yakasiya yekare yataishandisa chinyakare tichakura zviyani. Kune mishonga ine yemazuwa anenge ari mapirisi. Amweni anenge ane mushonga yekuzorera pazvironda pacho. Pane mishonga yekudii yekuisa mumiro, amweni anenge ane yekuti anofema. Mishonga yakasiyana siyana yemazuwa ano.

Anhu karetu ainge ajaire kushandise mishonga yakasiyana yekaretu mazuwa ano kuno mushonga munyowani zvekuti anhu anofanire kuziya kuti inoshandiswa sei ,seakadzi anoziya kuti mushonga unouyu unoshandiswe so, zvakadai, zvakadai zvasiyana nezvekaretu kuti waizwi enda unorye mashizha ayo izvona kune mishonga yakanaka.

Nyika inei kune zviro zvakasiyana siyana zvinoshandiswa mishonga yakasiyana siyana yemazuwa ano inodini, kune imweni inodzorwa, imweni inoitwe zvekumwiwa. Imweni anomwiwa ari maphirizi. Imweni inoitwe zvekuzorwa pachironda pacho. Imweni inodini, inoitwe zvekuiswe mumiro.

Kana anhu arwara kunema pilizi akasiyana siyana anopuwe anhu ende munhu unomwe palizi akasiyana umwe unomwe mayiri umweni unomwe rimwe. Mapilizi akakosha maningi kuti utano kuti unosimbise utano mapilizi iwonawo. Kana wazwe musoro ukamwe ma pilizi unozozwe zvakanaka.

Mushonga inobatsira kuti kana muntu arwara ngefuru unokwanisa kumwa akamwa mushonga uyu anokwanisa kunzwa zvakanaka mushonga inobatsira antu zvakanaka vanenge varwara ngefuru vodini wobatsira.

Anhu anorwara nezvirwere zvakasiyana-siyana kuchipatara kunopuwe anhu maphirisi akasiyana-siyana. Anobatsira vanhu kuti kana arwara anopuwe maphirisi, kana azwe musoro anopuwe maphirisi anoenderana nekuti musoro wacho udini, uteramire.

Zvinondoti wazwe mundani zviyani ukamwe mushonga uwu, mundani macho munoteramira, munoteramira zvakanaka maningi, munoteramira. Mushonga uno unokurudzirwa maningi kuti aate achingodini achingo.....

Ana achikura zviyani anofanira kufundiswaaa kuzi kana wakura zviyani unofanira kuziyee kuchengeta anin'ina ako kuti uone wekutambe naye kuti aziye kuti paanokura anin'ina ake anobatwe zvakadini, ana anokure zvakanaka achiziye zvunhu.

Ana echikura zviyani anoathakwa ngezvirwere zvakasiyana siyana zvinouraya amweni. Ngekuti mwiri yawo inenge isati yanasa kugwinya. Saka seabereki zviyani tinofanira kuendesa ana edu kuzvipatara aende kundoonekwa ngemanesi nemadhokothera kuti andoonekwa kuti anorwara pari. Odini abayirwe zvirwere.

Ana anonge ariana adodoko anotsvakirwe zviro zvekuti atambe nazvo anoende kunzvimbo yekuti yaanounganidzwa otamba neanhu akuru achidini achiaziiza kuti ana asachema chema asadini aonenguwa yekuaraidza ana, zvakakosha maningi izvozvo.

Kune zviro zvinoshandiswe kuti ana, zvinobate ana zvakanaka kuti mwana achabve kubarwa unodini unoiswe mune chinoswe chinoshande kumonite mwana kuti urikufema zvakanaka ere urikuzwenyi , kusvika agwinya ozo budiswe mo.

Ana muzvikora anosvika panguwa yekuti anombofundiswa humbo humbo hunofundiswa kuti afare nguwa ngenguwa mwana hasweri Ari pasikuru achingofunda basi vanomboita vachingofundiswa vakagara pasi kuti vafile kamufotebho.

Ana achakura ariadoko anofanire kufunda kugeza, kugeza nekutamba neamweni zvekuti achaswera achitamba ega unokura ane hunhu hwekutamba ari ega, anofanira kutamba neamweni achifundire kudii? Ndizvo zvinoita kuti adini? Azoita muntu akanaka.

Ana kuchikora anofundiswe kuti azoziva kuti zvinhu munyika yavo anofanire kukura achaziya zvinoitike munyika mavo, anofanira kukura achiziya vakuru venyika yavo zvinofundiswa vari kuzvikorayo achihamba nenyika achiratidzwa nzvimbo dza...

Kune kuyani kunoenda ana kuti eyende notamba achifundiswa zvakasiyana siyana atambe neamweni, akure echiziya kuti amweni anotamba nawo kuti auye kuti ange achionekwa achiongororwa neamweni anenge achiongorora ana kuti arikutamba zvakanaka ere arikudini dini zvakasiyana siyana.

Ana paanohambe kuenda kuzvikoro anode munhu anenge anenga pasaidi pawo akati kure anohambire zvakanaka mumanjira umwu mumigwagwa mune madzimotikari ankwanisa kuvhiringidza vana vachihamba.

Paite mai akabate mukororo ameno kuti mukororo ere kana kuti kana kuti mukunda paite madhokotera ne manesi aripo amwe ari kufara kuti mwana unonga wabarwa amwe ari kufara kuti mwana ari kurapwa.

Munthu arwara zviyani, zvakanaka maningi kuti aende kooonekwa, aongororwe ngeanthu akafunda ngezve zvirwere, kuti munthu akade kuzviita eigare pakanyi pake azvinasi kubudise zvakanaka. Unofane kuenda kuzvipatara, woendawo koonase kuzwi warwara ngechiinyi, chiinyi chanesa? Ngendaa yekuti kune vakafunde ngezvirwere.

Kana mwana achikura zviya anode kuenda kune madhokodheya kuti urikukura zvakanaka ere, mabhonzo ake agwinye zvakanaka ere mwana une utano wakanyase kuti kukodzera ere zvakakosha maningi kuti abereki aite nguwa nenguwa kutore mwanawo achiendese kuzvipatara.

Nguwa nenguwa kuri kuzvipatara zvinode unomboyemeswa wombotorwe torwe wombotaurwa nawo womboonekwa kuzi aya ndo vakuru vepanharaunda anhu anoziya nekuti akasaziyikanwa anhu wavazokwanise kuzodini kuzorisipekita wakuru wepanzvimbo.

Muzvipatara, munhu aende muzvipatara anorapwe anorapwa, anoiswe pamubhedha pekuti aahambi achidinidini, unongoswera aripo achibatwe zvakanaka nemanesi nemadhokotera, achirapwa mune zvakanaka. Zvakakosha maningi zvona nekuti munhu aarwari.

Muntu anofanirwa kuenda kuchipatara kuti azive kuti chiini chiri kuitika nemwiri wake aenda kunotesitwa tesitwa nemadhokodhera eyitesitwa ngazi yake kuona kuti iriseyi nekuti kune zvirwere zvikuitika munyika muno saka zvoda kuti iwe semunhu uende kunoonekwa ngemuntu unoziya nezvazvo.

Panoitwa zvimafangisheni pamanharaunda pekuunganidza vanhu panotambwa madzibhora panotambwa nhabvu poda anhu anohamba achitenderera kuti pakaita antu adonha poda munhu anoona kuti chiini chaitika.

Aaa paite mukadzi uri kuongororwa ngemadhokodhera kuzwa kuti ngazi yacho iri kupisha ere kana kuti ameno.

Nodiwe nesi wakabate mwana Kamwana kacheche kanenge kachabve kubarwa zvimishina mushina zvaanenge akabata mumabasa mwaomwo nekunyenmwerera kwaakaita mako kamwana kacheche ako kanenge kakanaka maningi.

Kune mataundi kunezvitoro zvinotengeswa muparisi. Zvinotengeswa mapirisi akasiyana-siyana, mushonga yakasiyana-siyana. Zvinokosha maningi kuti mushonga zviani wapera yekumba iyani unokwanisa kuenda mutaundi muzvitoro zvakadaroko wotenga mushonga.

Ukapinda mumataundi zviyani kune zvimashop zvinenge zviri mumataundi zvinotengesa mapilizi, muntu akapererwa nemapilizi ake anenge achimwa ari kumakanyi kwakezve unongoenda nechipepa chako chinonga chakanyorwa naDhokodheya neChiremba wodini woende kopiwe chimwe wotenge mapilizi ako muchishopu ichona.

Kune nzvimbo dziyani mumataundi dzinotengeswa mitombo kana wapererwa nemitombo zviyani kune zvipepa zvaunenge wakanyorerwa nadhokodheya kuti onyorerwa nadhokodheya pashi kuti unoenda mumashopu Mona imomo motenga mapirizi ako wobaziva kuti mushonga uyu unenge unawo nguwa yeshe.

Zvakakosha maningi ukapinda mumataundi zviyani munee mune zvimwe zvimashopu-shopu zvinotengese maphirisi eanhu aya anenge achirwara. Zvakakosha maningi kuti unebepa rako riyani raunonga wapiwa ndichiremba unoende kootenga maphirisi ako mushopu imonamo wobatsirikana, woramba uri pachirongwa.

Kune zvimashopu shopu zvemuma taundi zvinoshandi zvinotengesa mapilizi zvakasiyana hazvo nezvipatara asi zvinge zvingori zvekuti zvinotengesa mapilizi. Muntu anobhiirwa kuti mapirizi akupera zviyani ongokwanisa kuende kuzvimashopu zvonazvo wote gese mapirizi ako kana une kapepa kakanyorwa ndichiremba unopuwe mapirizi ikwona.

Ukapinda mumataundi zviyani mune zvimashopu zvinotengesa tengesa mapirizi tomboti waendeyo waenda kuzvipatara kana mapirizi ako apera zviyani pane panonyorwa pashi nadhokodheya kuti unoona mapirizi akati kune mataundi wondotenga mapirizi anoonekwa mumashopu imomo zvakakosha maningi kuti vantu vazive izvozvo.

Zvakosha kuti muntu achinge apuwa mapirisi ake kuchipatara ka ,kana apera anechipepa chokuti aende chinoenderana nemapirisi acho, unoende mutaundi oende mumashopu unotengesa mapirisi akasiyana siyana oburitse kabepa kake otenga mapirisi muntu otorapike zvakanaka.

Kune zvimapepa zvinyorwe nemadhokotera chipepa anoo wopiwe maphirisi. Pane mataundi mashopu mumataundi munotengeswe-tengeswe maphirisi. Iwewe kana maphirisi ako apera zviyani unoende nechipepa chako chinee chakanyorwa nadhogodheya chiyani. Woende kootenga maphirisi ako chirongwa chako chodii, choramba chichienderere mberi, kuti ugwinye.

Ukapinde mumathaundi zviyani mune zvishopu shopu zvinotengesa maphirizi. Munhu kana mapirizi apera zviyani aunenge wakapuwa kuchipatara ayani unotora kachibhuku kayani kaanenge kakanyorwa nachiremba woenda nako muchishopu chonacho wotenga maphirizi ako vokupa maphirizi ako kuhambise chirongwa.

Munhu zviyani unomapirizi aunopihwe kuchipatara, kana mapiritsi ayana iwawo apere kuchipatara zviyani kaa, madhokodheyaa anokupa chipepa chekuti unonotenga kumashop anenge ari mumataundi anaya, anenge atori nemapiritsi ese, ukasvika nekachipepa kakoko kanenge kabharwaa bharwee nadhokotera unobva waenda kona wopiwaa mapiritsi.

Zvimashopu zvinenge zvirimunataundi zviyana , munhu kana arwara zviyani akajaire maphirizi Ake aakataurirwa madhokodheya kuti unomwe maphirizi akati unoende kumataundi munyani woende kopinda mumashopumo wondotenga maphirizi ako une kapepa kako kunenge wakapiwa nadhokoteya wopuwe maphirizi chaiwo chaiwo munto wotoraoika.

Kumataundi kune zvima shopu shopu zvimotengesa mapilizi. Zvakakosha maningi kana mapilizi ako apera uri muntu zviyani wakanyorerwa pashi nadhokodheya kuti mapilizi unomwa alati unoenda wonoratidza anhu mumashopu umona munotengeswe mapilizi wopuwa mapilizi ako woendera mberi nechirongwa chake.

Anhu muzvipatara zviyani anonyorerwe muzvipepa uende utsvake mapilizi akati anowanikwa muzvimba zvimwe zvinotengeswa mapilizi zvinotengeswa mishonga zvinotengeswa mishonga imweni wokuzora umweni wokumwa ngemapirizi achimubhuira kuti mofanira kumwa akati panguwa yakati.

Kuzvipatara zviyani anonyora pashi kuti pananapa atina mapirisi akati anoende kunzvimbo dzimwe dzinowanika akaratidze chipepa chaanenge anosvika otenge mapirisi ake kuti apera zviya nekisiti taimu anodzokere zviyani otenge mapirisi ake mumashop.

Munharaunda mukatendereremo mumathaundi, mune zviro zvekuti mune mashopu anotengeswe maphirizi, ekuti iwewe zviyani ukarwara zviyani wagara uchiziya kuti unorwara ngezvakati, unofana kumwa maphirizi akati apera, unoenda mu wotenga maphirizi ako.

Kune zvikwangwari zvinenge zvakaiswa, zvinenge zvakaemeswa mumanjiramwo kuti antu aziye kuti panaapa panotengeswa mishonga, mishonga yakasiyana siyana antu anenge eiziya kuti panapa ndikahambaso, ndikahambaso ndikasvika pane chikwangwari chakadini panotengeswa mishonga inorape antu.

Muntaraunda mune zvi mushonga yakasiyana siyana inoshandiswa kurapa anhu ende mushonga ineyi inowanikwe munzvimbo dzakaite dzinoonekwa mumataundi ukaenda ukahamba ukaendeyo ukade kutange kutsvake mushonga wako unowane mushonga wako unowanike muzvimashopu shopu.

Zviripo kuti antu aziye kuti mumomu muchipatara munotengeswe mishonga yakati neyakati. Pane zviro zvinenge zvakaemeswa panze, zvinenge zvakanamirwa pamadziro kuti vantu vaziye kuti munomu muchipatara chinotengeswe zviro zvakati.

Munhu unoite zvebasa rake mune zvikwangwari zvinoemeswe mumanziramwo vanhu vachihamba kuti anhu ootsvake kuti aende kuorapwa anofane ziya kuti ichi chipatara ichi hachisi chipatara oziye ngekuti zvinenge zvakapfakamiswe kunze zvaka...

Muzvipatara mune maphiritsi akasiyana-siyana kune antu anorwara nezvirwere zvakasiyana-siyana. Zvirwere zvinozvi kurapwa kwazvo, kunoda maphiritsi, maphiritsi akasiyana-siyana. anopihwe vantu vanonga vasikuzwa zvakanaka, ngazi dzisiri kuhamba zvakanaka nedzinenge dzakasvipa.

Madzi madzityairi edzimotokari anofanire kuhambe mune zvakanaka nekuti munzira mune anhu anohamba amwe umwe anohamba munzira aoni amweni anoona saka iwewe semunhu mutyairiunofanira kuhambe munezvakanaka kuti anhu anohambe mumanzira asazodini.

Utano unogwinyiswa nokudrwa zviro zvakanaka, nokumwa zviro zvakanaka ,nokuzvibata mune zvakanaka, nokutenga maphirisi munotengeswa maphirisi kuti muntu azorwara ondonopinda muzvipatara muya opuwa maphirisi orapwa

Paite inge muchirumu chine zviro zvakawanda-wanda. Makaite inge munotengeswe mishonga, mishonga. Karumu kanotengeswe mishonga inorapa anhu. kurapa anhu ingaite furuu, ingaite...

Pakaite, pane chikwangwari chekuratidza kuti anovhura, kushanda nguwa dzakati-dzakati nefoni namba dzinofonerwa antu neimero.

Nguwa nenguwa zvakakosha maningi kuti antu akuru anoongorora nezvezvirwere zvinotenderera aende kofundisa kuti zvirwere zvakati zvinottenderera sei ,zvinotapudzirwana sei uye antu anozvirapa sei azozvichengetedza sei.

Zvakakosha maningi kuti nguwa ngenguwa akuru eutano ahambe echifundisa antu kuti kune zvirwere zvakati zvakati uye zvingadzivirirwa sei, muntu wemuntaraunda akakura achiziva kuti chirwere chakati chinodzivirirwa zvakati , zvakakosha maningi ngekuti chingakwanisa kukundwa chirwere chonacho.

Zvakakosha maningi kuti akuru ekuone zveutano akone kuhamba achidini, achimbobhuira anhu kuti kune chirwere chakati-chakati. Zvirwere zvinezvi kuti munhu uzvidzivirire pachako munhu kuti chisatenderere-tenderere munharaunda unofane kuite sei, zvakakosha maningi izvona.

Zvakakosha maningi kuti vantu ange achiathende zvinhu zvinotaurwa kuzi vantu uyayi unono mufundiswe kuti kana chirwere chikauya zviyani vantu vanofanirwa kuchidzivirira sei kuti munofane kuziya kuti chinohamba sei kuti vantu vazoziya kuti zvakadai ndizvo zvinofanirwa kuizwa.

Antu anofanire kuende achigara pashi achitaura nevanhu nevanoziya ngezvezvirwere. Musanyepersna mukanyi umu kuti aiwa zvirwere zvinoda kurapwa ngezviro zvakadayi. Antu anofanire uenda kunorapiswa antu ogara pashi ofundiswa ngezveutachiwona.

Seafundisi seadzdzis kumasukuru yo adzidzisi anofarira kuito okudzidzise ana achione zviro zvaanenge achifundisa ana acho kuti ana akasikire kuzwisisa ngekuti mwana unokasikire kuzwisisa akaone zviro zvinenge zvakae zvoemeswa kuti izvi ndizvona izvi.

Antu anofane kuende kunochekwa kuti kana munhu arwara zviyani unoende kune anhu vanoziya ngezvechirwere obatwe ochekwe ngazi yake kuti yakaeme zvakanaka here orapwe zvakanaka. Kana abatwa aine chirwere ozwinyi, opuwe mushonga kuti aende koodini, aende kunorapwa.

Kufundaisa antu emunharaunda nekuzvi chengeta mune zvakanaka zvinokuridzirwa kuti antu vari mundaraunda aziye kuti abate zviro zvisingadini avhiringidze utano apo anenge achifundiswa kuzvibata mune zvakanaka.

Zvemabhizimusi paitike parikutengeswa makozimetiki. Zvekuzora zvekukwesha nezvimwe zvakaitenge haeno kuti nemvura inoite kunga iri kumwa.

Ukateyi panemurenje dze antu eyihamba achitaura arikuhamba akabata kapepa kawo achitaure zvinhu zvema porosi hameno kuti shwiro yazvo ngeyiri kuti ari kuhamba chiita maporisa here.

Munhu unenge wavakutozwa kuti panapa ode kusununguka kuti abudise mwana wake hazvifani itirwa mumakanyiyo zvinofana itwa zvakanaka oenda kuzvipatara obatwa zvakanaka ngemadhokoteya nemanesi ngekuti zvakakosha maningi kuti mwana abude zvakanaka anoneke zvakanaka achengetedzeke zvakanaka .

Mukore unouya kuti munhu azive kuti anepamuiri here unopinde oende kunotenge ,chinoshandiswa kuti atono testa kuti azive kuti ndine chiro chirimukati here kana kuti handina pamuiri kana kuti ndine pamuiri. Kune zvinoshandiswa zvinowanike mumapatara.

Mumabhizimusi kune antu anenga aunganidzwa kuratidze kuràtidze bhodhi ombotorwe mapikicha kuratidze kuti ndiwo akuru enzvimbo ndiwo akuru akadai akadai epanzvimbo ipona kuti ana azwisise kuti paanoone mapikicha.

Muzvipatara anhu akaite seanhu anofundisa anhu kuti anofanira kuzvibata zvakanaka ,anoratidze kuti mbuya mwarwarirei nechiro chakadai soo, munofanirwe kuti mangwani musabatwe ngechiro chakadai so, mangwani mumwe zvakadai soo, kana mwarwara soo. Zvakakosha maningi kuti anhu anokura achiziya makwasha.

Zvipatara antu anofanira kudziirira, kuti muntu anenge arwara zviyanika anofanira kupfeke zviro zvinokupurotekita kuti iwewe semuchiremba usabatira chirwere chacho. Kuti tikwanise kuchidini, kuchiunganidza panzvimbo imwe chisadini, chisafamba-famba muneantu, ngekupfeke mamasiki.

Kana anhu azwe kunge mundani make mune chiro chahamba kune zvishonga zvinoende konzwa kuti mune, unenge waba, unenge uchizwa kuti unenge une nhumbu ere unodii izvona zvinoshanda kuti munhu aziye kuti une nhumbu ere kana kuti aana Saka unofanira kuenda kuzvipatara odini otemge zvirozvo.

Kugare pashi anhu achifundiswa ngezveutano zviro zvinokurudzirwa maningi ngeakuru eutano kuti anhu azwisise kuti mwiri yawo yakakosha maningi kudairike zviro zveshe pashi rino.

Nguwa nenguwa zvakanaka maningi kuti anhu ange achimboita achimborumba rumba, achimboswatanudza swatanudze mirenje kuswatanudza swatanudza maoko. Zvakakosha maningi nekuti mwiri yedu isusu seanhu unode nguwa nenguwa yekuti ugwinyiswe gwinyiswe kuti anhu adini? Azwe zvakanaka maanenge echihamba.

Nguwa nenguwa zvakakosha maningi kuti anhu aite nguwa yekurumba rumba achihwinyise mwiri nekuswatanure swatanure mirenje, kuswatanure maoko zvakakosha maningi nekuti mwiri unode nguwa yekuiti unombogwinyiswa gwinyiswa kuzwe kuti mwoyo wako wakagwinya ere zvakakosha maningi kwazvo tinofanira kungozviita nguwa ngenguwa izvozvo.

Zvakakosha maningi kuanhu ayani anoite zvekurumba rumba anohamba hamba maningi anodini anofanire kumwe mvura kuswera kuti mwiri yawo igare inemvura kuti misoro dzawo dzisateme kuti arambe arimunharaunda arambe akagwinya.

Semuntu unofane kugara zuwa ngezuwa uchimwe mvura, mvura yakakosha maningi mumwiri medu munomu kuti antu anofanire kuswera echimwe mvura kuti misoro isatema, misoro inotema ukasamwe mvura nekuzwe dzungu unozwe dzungu.

Mudzidzisi unofana kubata ana zvakanaka anenge achifundiswe nezvetikinorogi nekuti nyika kwayirikuenda ino kunoda anhu anozivisa kubate zvetekinorogi ana achikura anofundiswe neadzidzisi anenge q akafunda nemazvo kuti akure achizviziya.

Kune michini yakasiyana siyana inorape zvirwere zvakasiyana siyana. Zvakakosha maningi kuti munhu aziye kuti muti wakati unorape chirwere chakati, kunyangwe mundani, kunyangwe chikosoro, munhu akaziye kuti muti wati unorape chirwere chakati, kunyangwe mashizha acho anotswanywe tswanywe muhari, wotore muto wacho womwa.

Kune miti yakasiyana siyana inorape zvirwere zvakasiyana siyana zvakakosha maningi ķuti muti wakati unorape chirwere chakati kana kubaziye kuti muti wakati unorape chirwere chakati kana muntu arwara zviyani ari kumakanyi kwake kana chipatara chiri kuretu unokwanisa kutora mashizha emuti iwona ozvirapa.

Kune miti yakasiyana-siyana inorape zvirwere zvakasiyana-siyana, ingaa yemundani, ingaa yechikosoro, zvakakosha maningi kuti muntu aziye kuti miti yakati inorape chakati, ngekuti muntu kana ari kumakanyi kwake akazwe kuti panapa ndarwadziwa ngechakati unokwanisa kutora muti uyani wozvirapa.

Kune miti yaka siyana siyana inoshandiswa kurape zvirwere zvaka siyana siyana inyange midzi dzacho inyange midzi dzacho inyange mashidza acho ano rape zviro zvaka siyana siyana saka antu anofanirwe kuziya kuti mitombo iyi ino rapa zvakati zvakakosha maningi kuti muntu aka rwara ari mu makanyi unongo tora miti iwowo omwa odini orapike zvakanaka.

Kune miti yakasiyana siyana inorape zvitenda zvakasiyana siyana zvakakosha maningi kuti muntu azive kuti muti uyu unorape chirwere chakati zvakakosha kuti munhu arware maningi aripamba pake anoziya kuti muti wakati unokwanisa kundibatsira .

Kune mbiti yakasiyana siyana inorapa antu zvirwere zvakasiyana siyana, zvakakosha maningi kuti muntu uziye kuti muti wakati unorape zvakati ngekuti muntu ukarwara zviyani uri kumakanyi unongoziya kuti aiwa chirwere chandinacho chinechi chinokwanisa kudzivirirwa nechimuti chakati chakati worye mashizha kana kuri kurye mashizha worye mashizha.

Kune miti yakasiyana-siyana inobatsire kurapa anhu zvirwere zvakasiyana. Zvakakosha maningi kuti anhu aziye kuti muti wakati unorape chirwere chakati, muti wakati unorape chirwere chakati. Zvakakosha maningi ngokuti kana munhu arwara zviyanika ari kumakanyi unofane kumhanya-mhanya odini, obate chimuti chiyani. Kuri kurye midzi, kana kuri kurye mashizha orye mashizha acho kuti arapike.

Inorape zvirwere zvakasiyana siyana muntu unofane kuziya kuti muti wakati unorape chirwere chakati zvakakosha maningi nekuti munhu arwara zviyani unoiziya kuti muti wakati unondikwanisa kundibatsira zvakakosha izvoni nekuti munhu ararwa arikukanyi zviyani inokasire kubata muti uwona odini okasira kuzvirapa zvakakosha izvzvozvo.

Kune miti yakasiyanasiyana inorape zvirwere zvakasiyanasiyana zvakakosha maningi kuti anhu emunharaunda aziye kuti miti inoyi inorapa zvakadini ngokuti munhu akarwara maningi zvakanyanya maningi aripakanyi zviyani unokwanise kutsvake muti wachona odinini ozvirapa hake kana umweni munhu ozvirapa zvakakosha maningi ngekuti miti dzinodzi dzinorape zvirwere zvakasiyanasiyana.

Kune zvinhu zvakasiyana siyana zvekuti muntu akarwara zviyani anorapwa nemiti miti yakasiyana siyana inorapa zvirwere zvakasiyana siyana zvakakosha maningi kuti vantu vazive kuti muti wakati unorapa zvakati zvakafanana zviyani muntu aripakanyi akarwara zviyani anotwara zvimashizha zvacho umwe muto wacho ozwa zvakanaka.

Muno anhu anfane kukura echiziya kuti kune miti inorape zvirwere zvakasiyana siyana. Miti dzacho dzakasiyana siyana uye unofane kuziya kuti muti unoyu chinorapa chakhona midzi ere, mashizha zviinyi zvakakosha maningi kuti anhu akure echiziye zvirozvo.

Anhu anofane kuziya kuti kune miti yakasiyana-siyana inorape zvirwere zvakasiyana-siyana. Kune miti inorape zvirwere zvakasiyana. Unotora mashizha wodini, woise muhari. Amweni anotore mashizha acho omabhoirisa, odini, zvakakosha maningi izvozvo.

Kune miti yakasiyana-siyana inorape zviro zvakasiyana-siyana. Kune miti inorape chikosoro. Anhu anofane kuziya kuti miti yakadini, yakadai inorape zvakati. Nokuti pane munhu wokuti unonga arwara maningi zviyani aripakanyi kuti umhanye naye uende kuchipatara unosvika arwarwa sitereki saka unoshande kuti angadini, unongotore midzi dziyani wodini, wodzwanya-dzwanya odini, ope munhu omwe muto.

Makare edu zviyani antu aishandisa midzi, mashizha. Kana muntu arwara zviyani anotore mashizha obhoilisa mashizha omakanya kanya mukahari muntu omwe muto wacho. Ndozvaiitwa karetu, isusu. mukukura kwedu ndozvataishandisa.

Kwedu kune unozi mutsunya mbanje muti unonzi mutsunya mbanje amweni antu anoishandisa kudzwanya dzwanya womuisa makaita muchihari wodzwanya dzwanya womwiwa muto wacho unorapa zviro zvakawanda mundani.

Miti yaka siyana siyana inorape zvirwere zvaka siyana siyana zvakakosha maningi kuti anhu aziye kuti muti wakati unorape chirwere chakati unga mashizha achowo anoshandisa midzi dzacho kana akaziye kuti muti unowu unorapa chirwere chakati zvinondo kasika kuti muntu unenge uri ku makanyi kwake unokwanisa kurapwa zvakakosha maningi izvona.

Mishonga yamazuwa ano yakasiyana -siyana angaa mapirizi nyange mishonga imweni yekumwa yekuzora pachironda mapirizi womwa mairi mairi zvakakosha maningi kuti anhu aziye kuti mishonga inoshandiswa zvakadii yemazuwa anaya .

Kune miti yakasiyana siyana inorape zvirwere zvakasiyana siyana. Zvakakosha maningi kuti vanhu vazive kuti muti unouyu unorape zvakati. Miti ineyi yakawanda maningi ngekuti vamweni vanoshandise midzi, vamweni vanoshandise mashizha. Zvakakosha maningi kuti kana muntu arwara ngaaende kumakanyi unotore muti wakati, udini? Urape chirwere chacho.

Kune miti yakasiyana siyana inorape zvirwere zvakasiyana siyana. Zvakakosha maningi kuti antu emunharaunda vaziyekuti muti wakati unorape chirwere chakati kunyangwe mundani kana chikosoro. Zvakabaakosha maningi kuti munhu arwara zviyani ari pakanyi pake anofanirwa kuziya kuti kana arwara anokwanise kushandise mutombo wakati akwanise kuzvirapa.

Miti yakasiyana -siyana inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Miti ineika ingave midzi dzacho ,angave mashizha anoita zvekubhoiliswa, oite ekumwiwa ndokuti arape, zvakasiyana-siyana zvinoita kuti midzi dzinedzi dzirape. Zvakakosha maningi kuti ana aziye kuti muti unowu unorapa chakati.

Kune miti yakasiyana siyana inorapa zvirwere zvakasiyana siyana zvingange chikosoro zvingange mundani zvakakosha maningi kuti mundu arwara zviyani aziye kuti muti wakati unorapa chirwere chakati zvekuti mundu arikumakanyi kwavo iyo anokwanisa kunotsvaka muti wacho dzingave midzi angave mashizha ozvirapa.

Kune miti yakasiyana siyana inorape zvirwere zvakasiyana siyana. Mumakanyi munhu arwara zviyani kana muchiziya kuti muti unou unorape chirwere chakati kunyangwe chikosoro unotore muti wacho wodini, orya mashizha acho kana kuri kurye midzi orya midzi yacho. Zvakakosha maningi kuti munhu arapwe asati asvika kuchipatara aasiriyasi.

Kune mbiti dzino mera mera dzaka siyana siyana dzinorapa zvirwere zvaka siyana siyana zvakakosha maningi kuti munhu uziye kuti muti inoyi mbidzi dzacho dzino rape zvakadini mazhizha acho anorapa zvakadai zvakosha maningi kuti mune miti dzakasiyana siyana dzino rape zviro zvaka siyana siyana zvakakosha maningi kuti se anhu tiziye kuti muti wakati unorape zvakati muti wakati unorape ngazi muti wakati uno rape ndxuso zvakosha maningi izvona.

Kune miti yakasiyana siyana inorape zvirwere ingange midzi kunyange mashizha antu anotore mashizha odini, omatswanya tswanya muchihari odini, omwe muto wacho kana kurye nzinde dzacho. Zvakakosha maningi kuti munhu aziye kuti muti wakati unorape zvakati.

Kune miti yakasiyana siyana inorapa zvirwere akasiyana siyana zvakakosha kuti antu aziye kuti muti uyu unorape chirwere chakati muti uyu unorape chirwere chakati zvakakosha maningi kuti murimumakanyi zviyani muntu arwara maningi zviyani ere anotora muti uyana orape muntu uyana kuti paaanozosvika kuchipatara anosvika arinani.

Kune zvinhu zvakasiyana siyana zvinokwanisa kurapa vantu zvakaite mudzi, zvakaite mashizha, miti dzakasiyana siyana dzinorapa zvakasiyana muntu uchikura vantu vanokuudza kuti muti wakati unorapa zvakati nokuti miti dzacho dzakasiyana siyana dzinorapa.

Kune mishonga yekare iyani inoshandiswa naantu vekaretu iyani yatashandisa tichikura iyani yatinoti yechiantu yatinokura tichishandisa isingadini isinganyanyikuwanikwa hayo muzvipataramo inenge iri yechikare yedu antu isusu yatoshandisa.

Mapiritsi anogadzirwe nezvinhu zvakasiyana-siyana mamwe anogadzirwe kubve kumiti mamwe anogadzirwe kubva kumashizha, zvakakosha maningi kuti vanhu vazive kuti mapiritsi anobvepi uye kunwa mapiritsi kwakakosha nokuti muntu unofanirwe kuve neutano nokugwinya.

Kune mishonga yedu yenyakare yekuti anhu akarwara zviyani kuchipatara kukaita kuretu munhu anyanya kurwara maningi zviyani. Pane mishonga yedu yekare iya iya yakakosha maningi kuti kana munhu arwara maningika anotora mushonga iwona iwoo odini odzwanye-dzwanye oshandise kana kahari odini, oisemo obhoirisa munhu omwa.

Mishonga inoshandiswa kugeze musoro, kugeze maoko, utano hwakakoshasha kuti muntu abve kuchimbuzi ogeza maoko ake amwe oshandisa mushonga kusuke musoro kubvise zvimwe zvirwere .

Kune miti yakasiyana siyana inoshandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana zvakakosha maningi kuti muntu aziye kuti muti wakati wakati unorapa zvakati Zvakakosha maningi kuti muntu akati azive kuti muti wakati unorapa chirwere chakati muntu Ari kumakanyi kwake anokwanisa kuzvirapa zvakakosha maningi.

Kune miti yakasiyana siyana inorapa zviro zvakasiyana siyana. Zvakakosha maningi kuti antu kuti muti wakati unorape chakati zvekuti muntu akararwe arikumakanyi zviyani unokwanise kudini kukasire kuzvirapa umweni otsvake muti wake odini ogwenye mashizha acho umwe mutombo wacho kungave kumwa mvura yemadini kana kutsenge midzi yacho zvakakosha maningi izvonazvo.

Miti yakasiyana-siyana inorape zvirwere zvakasiyana-siyana. Zvakakosha maningi kuti anhu aziye kuti muti wakati unorape zvakati. Mungange mundani mungange chikosoro zvakakosha maningi kuti anhu aziye kuti muti unoyununorape zvakadini unorape zvakadini unoshanisa mashizha ere. Zvakakosha maningi kuti anhu aziye miti iyi.

Kune miti yakasiyana-siyana inoshandiswa kurape zvirwere zvakasiyana-siyana. Zvakakosha maningi kuti antu arimumakanyi zviyani aziye kuti muti unowu wakati unoshanda kurape chirwere chakati. Zvokuti muntu kana azorwara zviyani aripakanyi pake unokwanisa kutora muti uwona odini, orapa.

Karetu zviyani taikura techiziya kuti kune midzi, kune mashizha, kune zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoshandiswe kurapa zvirwere ngekuti munyika mune zvirwere zvakasiyana-siyana ende kune miti dzakasiyana-siyana dzinorapa zvirwere zvinezvi saka zvakakosha maningi kuti antu aziye kuti muti uyu unorapa zvakadai uyu unorapa zvakadai.

Miti yakasiyana siyana inorape zvirwere zvakasiyana siyana. Zvakakosha maningi kuziye kuti muti wakati unorape chirwere chakati. Kunyangwe chikosoro kune miti inorape chikosoro. Kune miti inorape zvirwere zvakasiyana siyana kunyangwe zvemundani zvakadini. Zvakakosha maningi kuti munhu unokwanise kunotora mudzi dzacho wobhoirisa womwa muto wacho. Zvakakosha maningi kuti munhu aziye zvona izvozvo.

Kunemiti yakasiyana siyana mumakanyi inoshandiswe kurape zvirwere, kune miti ,miti yacho inoshandiswa ngemashizha, mashizha acho anenge atorwe odzwanywa dzanywa munhu onwe muto wacho unenge urimuhari kana mupoto, kunyangwe kubhoilisa nemvura inopisha wonwe muto wacho, zvakakoshe maningi kuti anhu vazive kuti mutombo uyu unorape zviro zvakati.

Kune mbiti yakasiyana siyana yakaita mashizha kana midzi dzacho dzoshandiswa kurapa antu zvakakosha maningi kuti vantu vazive kuti muti wakati unorapa chakati zvakakosha maningi ngekuti muntu arwara zviyani arwara maningi vantu vanomurapa vari kumakanyi iyo.

Kune miti yakasiyana siyana inorape zvirwere zvakasiyana siyana zvakakosha maningi kuti vana vaziye kuti miti dzakati dzinorape zvakati akaita mashizha acho kunyangwe midzi dzacho mashizha acho anotorwa odzwanywa dzanyiwa omwe muto wacho amweni anogurise midzi wacho umwe midzi dzacho zvakakosha maningi kuti vanhu vazive kuti mishonga ineyi inobatika pari.

Kune mbiti yakasiyana siyana imwe inoshandiswa kurapa zvirwere zvaka siyana siyana zvaka kosha maningi kuti antu emu ndaraunda aziye miti yakati yakati inorape zvakati zvekuti munhu kana arwara maningi ari pakanyi unokwanise kubata miti wakati wodini wo zvirapa kunyangwe chikotsoro chaichi choraowe ne mbiti imweni inoti unotore mashizha worye mashizha kana kumwe muto wacho.

Miti yakasiyana-siyana inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana zvakakosha maningi kuti vantu vaziye kuti muti wakati unorapa zvakati . Chingava chikosoro mungave mundani. Vantu vakaziya kuti mumbuti wakati unorapa zvakati, vantu vanokasira kudini, kuzvirapa vari kumakanyi arwara zviyani asati aenda kuchipatara muntu asati aita siriyasi. Zvakakosha maningi kuti muntu arapike chinyi nguwa ichiripo.

Kune miti yakasiyana-siyana inorape zvirwere zvakasiyana-siyana. Zvakakosha maningi kuti umwe anaumwe unofana kuziya kuti muti wakati unope chakati, muti wakati unorape chakati, zvekuti munhu arwara zviyani zvekuti ari pakanyi zviyani, anhu anomhanye-mhanye kubate muti wacho anyari ingange midzi angange mashizha obhoiliswa, munhu omwa, odini ,orapika.

Kune miti yakasiyana siyana inenge yeimera kumakanyi kweduyo antu tinofanira kuziya kuti muti unowu unorape chirwere chakati kune miti yakasiyana siyana miti yakasiyana siyana inorapa zvirwere zvakasiyana siyana. Zvakakosha maningi kuti antu aziye kuti muti wakati unorapa chakati ngokuti muntu arwara ari mumakanyi zviyani umokwanisa kutozvirapa ari kumba kuti asanyanya kudii kurwara zvakanyanya.

Mishonga yatajaira isusu tichikura mumakanyi kune mushonga yakasiyana siyana imweni inoite ekumwiwa imweni yokutorwa yobhoiriswa yodzoreredzwa yoiswa muchihari wobidise muto wacho womwe muto zvakakosha maningi kuti antu aziye kuti zvirwere izvo zvakati zvinorapwa nemuto wakati ........

Kune miti yakasiyanasiyana inorape zvirwere zvakasiyanasiyana zvakakosha maningi kuti anhu aziye kuti muti wakati unorape zvakati kunyange mundani ,kunyange chikosoro ,miti dzimweni dzinorapa zvakakosha maningi kuti munhu arwara ari kumba kwake iunoziye kuti muti wakati unorape chakati okasira adini, azvirapa.

Miti yakasiyana siyana inokwanisa kurapa zvirwere zvakasiyana siyana. Zvakakosha maningi antu aziye kuti muti wakati unorapa chirwere chakati. Kunyange chikosoro, kunyange mundani. Zvakakosha maningi muntu akaziya kuti muti unowu unorapa chakati kana arwara zviyani ari kuma kanyi kwawo anokwanisa kutsvaka muti unowu. Odini? Ozvirapa.

Kunemiti yakasiyana siyana inorape zvitenda zvakasiyana siyana zvakakosha maningi kuti antu emunharaunda azive kuti muti wakati unorape chirwere chakati zvekuti muntu arwara ari mumakanyi anokwanisa kuenda kunotora muti uya kunyangwe mashizha acho kunyange midzi dzacho orya ukwanise kudzirapa.

Kune miti yakasiyanasiyana inorape zvirwere zvakasiyanasiyana munenge mundani, chinonga chikotsoro , zvakakosha maningi kuti munhu aziye kuti muti wakati unorape chirwere chakati zvekuti munhu arwara zviyani ari kumakanyi kwake unohamba odini, otsvake muti wachona odini ozvirapa zvakakosha maningi izvona.

Mumashango umo mune miti yakasiyana siyana inoshandiswa kurape antu. Muti wakati unorape zvakati. Vanhu vanofanire kuziya kuti mumbuti wakati unorape zvakati. Chirwere chakati chinoda muti wakati. Zvakanaka maningi antu anofanire kuzvirapa achiri mumakanyi kwawo.

Karetu zviyani anhu echikura zviyani mumakanyimwo anhu anobhuirwa kuzi anorapa zvakati, wazwa kurwara ngefuruu wazwa kurwara ngechikosoro, unoenda kootsvaka muti wakati unorapa zvinhu zvasiyana siyana, woomwe muto wacho woubhoilisa womwe muto wacho.

Anhu anofanire kuziya kuti kune miti , kune mashizha anemiti dzinoshandiswe pamiti dzacho kuti kune miti yakasiyana siyana dzinoshandiswe vanhu kuti arapwe zvirwere, zvakaite chirwere chechikosoro amwe anozviziye kuti chinorapwe nemiti yakati, miti yakatosiyana siyana inorape zvirwere zvakasiyana siyana zvakakosha maningi kuti akure chinyi achiziye izvona.

Karetu tichikura zviyani ukazwe chikosoro ana mbuya edu aitibhuira kuti unofana kundotsvaga mushizha wemuti wakati wakati woenda kobhoilisa nemvura womakaya kaya womwa muto wacho izvi zvakakosha ngekuti unenge uchiziya kuti anorapa sei chirwere.

Karetu zviyani techikura zviyani akuru edu aikura karetu aibhuya kuti hayi kana muntu abve kurwara zviyani unoende kotora muti wakati unorape zvakati muti wakati unorape zvakati ukazwe chikotsoro unotora muti wakati wobhoirisa womwa.

Tichikura, antu achikura zviye anofanire kuziye kuti kune zviro zvinoshandiswe zvakaita midzi zvakaite mashizha zvinorape zviro zvakasiyana siyana. Muntu ukarwara ngechikosoro unoshandise, unotswanye tswanye mumwe mudzi wodini womwe muto wacho umweni wodini wobhoirisa. Zvakasiyana siyana, unofanire kuziya kukosha kwemiti.

Kune kune miti dzakasiyana siyana midzi dzacho ndoodzimwe dzinoshandiswa kurape anhu kune zvimashizha zviriko kurapa anhu saka zvakasiyana ngekuti mudzi wakati inorape munhu unenge arware nechakati saka zvakakosha maningi kuti muti wakati unorape zvakati .

Mapilizi anogadzirwe kubve muzviro zvakasiyanasiyana, zvakakosha maningi kuti anhu arye zvimwe zvaatorima zviyani zvakaite sematimati ,zvakaite chiinyi chiinyi ndizvo zvinogwinyise mwiri, ndizvo zvinogwinyise mwiri kuti anhu agwinye.

Kune mishonga yedu yenyakare yatinoshandisa yatinoshandisa. Mishonga inoyi yakakosha maningi yekuti anhu akaziye kuti kurwara zviyani kana kuchipatara kuri kuretuu asi pamba apa chiripo chimushongacho anokasika kudini, kutsenga-tsenga zvodini, zvohamba.

Mishonga inobatsira kuti ukabata kamushizha kana kukatsenga ukabatwa nechikosoro mabesha, chinorapa mabesha kana kukwatisa mashizha acho.

Mushonga wakaitei wegwavha unoti ukabatwa unobhoiliswa wobhoiloswa wobhoiloswa womwiwa mvura yacho iyani inobuda , muto wacho unobuda uyani unobatsire kuti anhu anozwe furu kana kuzwe chikotsoro amwe.